Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mugisara ca Bujumbura mu kigobe co kumutanga, abanyeshuri aho basanzwe basomera ibitabo mu bwoko butandukanye ikirundi icongereza, igifaransa bifise amabara atandukanye ayirabura, ayasa n'agahama, ayera ayasa n'umuhondo acagura ico ashatse.

Ingozi mu ntara ya Ngozi, ikibuga c'umupira w'amaboko cubakiye inyubako isakaje amabati, ku mpome hasize ibara ryera, irisa n'umuhondo, hasi risa n'ubururu, risa n'agahama.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kwi'shuri y'isumbuye ryo mu Giheta ryubatse mu buryo bwa kijambere indani hasize amabara meza cane asa n'ubururu hejuru ayera amatara arazimije hasi naho hasa neza haranyerera hari akantu kagomba kwirabura nutubara twera.

Murukaramo mu ntara ya Bujumbura aho basanzwe bari abafise amashure atandukanye hasi hari utwatsi dutotahaye ikibuga c'umupira w'amaboko icuma gisize ibara ry'umuhondo aho bacisha umupira mu rusenga hirya gato ibisaka bifise utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imatana mu gisagara ca matana rubatse ishuri ryiza cane bibazswe ku buhinga bugezweho bifise ububiko bushemeye bw'ibitabo n'uburyohe buryoshe ku bisomeramwo abanyeshuri baraza bagasoma hejuru amatara aba ariko araka.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko gisanzwe cubakiye indani kuri co haciye imirongo yirabura, iyisa n'urwatsi rutoto, iyisa n'ubururu, iyisa nagahama amatara hejuru ariko araka ryubakishije inkomerisitze amabara yera.

Mu Gitaza, mu ntara ya Rumonge, aho hari , hafi y'ishuri, ryigako abahungu n'abakobwa, ikibuga c'umupira w'amaboko, gifise icuma, gisa n'umuhondo, n'urusenga hejuru, aho bacisha umupira; utwatsi, turi munsi dutotahaye, n'ibiti birebire, biri inyuma, bimeze nk'ishamba.

Kuri kaminuza nkuru yi Ngozi abo basanzwe bigisha ivyerekeye ubuganga abo babika imiti itandukanye hasitse amabara yera ayasa n'ubururu hejuru amatara ariko araka abanyeshuri bagiye kuraba ko bishoboka ko bapima umuti w'ibihara.

Aho abana basanzwe bigira mu ntara ya Kirundo, intebe bicarako n'amameza ari imbere, intebe zisa n'ubururu, imeza zisa n'ivu, amabara atandukanye arimwo ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'agahama, ayera, amabara y'ubwoko bwinshi butandukanye.

Abanyeshure biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu kigo co mu Kamenge abanyeshure bariko bariga, imbere amatara aracanye, ku kintu bashobora kwandikako cera gifise akabara kirabura uruhande runini rwera giteretse hasi gifise amaguru abiri.

Kwishure ryisumbuye ryo kumusaga mu gisagara ca bujumbura aho abanyeshure basanzwe bakorera isuku canke ubwiherero ,busize ibara risa n’ubururu ,imiryango iruguruye, hejuru amatara ariko araka ku mpome hasize amabara yera no hejuru.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mugisagara ca Bujumbura, kukigo co kumutanga , aho basanzwe basomera ibitabo, ububiko bwavyo abanyeshure baraza bagasoma, batora igitabo batora bivanye nico bashaka c'ikirundi , icongereza ic'igiswahiri, ic'imenyeshantara.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega abanyeshure basanzwe bigiramwo ibijanye nivyo gushushanya mu mwaka wa kabiri hejuru amatara ariko araka imbere gato hari ibendera ry'igihugu cya Amerika ifise amabara asa nagahama ayera n'utwirabura, amabara menshi asize ku mpome na y'ubururu ayagahama ku meza habo hari impapuro n'ibishushanyo bidasa.

Ciza ni umunyeshuiriwa kw'icuri ryo kumusanga mu gisagara ca gucumbura yiga umwaka wa kabiri mu gisata c'igiharuro afise igiharuzo akoresha mu gukora ibiharuro iri ku meza, ariko arategura ikibazo azokora ku musi wa kane.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Ngagara rikikujwe n'ibiti vyinshi birebire bifise amababi n'amashami maremare, aho basanzwe baca hasize ibara ritukura hasi isima yamenaguritse ivyuma bifise amabara atandukanye: ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo.

Mu Giheta mu ntara ya Gitega abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda gushika m'uwicumi na gatatu bafise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko bakinirako, urusenga bacishamwo rifise ibara ryera, icuma gifise ibara rigomba gusa n'agahama ariko ntibariko barakina.

Ku bitaro bikuru vy'i Muyinga, mu ntara ya Muyinga, aho basanzwe bavurira abana, bari munsi y'imyaka itanu, imiti iri mu bubiko, ifise amabara atandukanye, n'ubwoko butandukanye; iteretse ku meza umuganga yayishizeho, kugira ngo ayishire abana.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Ngozi mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora amatara, aho basanzwe babika ibikoresho vyo gukora ku nzu mu matara bitandukanye bifise amabara asa n'ubururu, ayera, intsinga ububiko bwavyo butandukanye bukozwe mu biti.

Mu gisagara ca Ngozi aho basanzwe badandariza ivyuma bitandukanye, harimwo n'ivyo kumviriza indirimbo zitandukanye mu miziki ukoresheje agaterefone kawe mu kumviriza ugashira na mugenzi wawe.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imuyinga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imbere yaho hari ikibuga c'amaboko urutonde rw'ibihugu bisanzwe bivuga ururimi rw'igifaransa n'amabendera yavyo avyerekana ku rupapuro ruhamanitse.

Gakobwa n’umunyeshure wokw’ishure ryisumbuye ry’i matana asanzwe yiga mu gisata c’ibiharuro ari muhira yatashe ariko arasubiramwo imyimenyerezo bamuhaye ,kuberako kumunsi wagatanu afise ikibazo azokora kw’isaha igira gatandatu.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara ca bujumbura aho basanzwe bakorera mu bubiko bw'ibitabo bitandukanye vy'ubwoko bwose ivy'ikirundi, vy'icongereza ivy'ikiswahiri ivya kahise n'ibivuga indondabihugu, bifise amabara atandukanye, biramanitse ibindi birashinze n'ibikisi.

Ikibuga mu Gisagara ca Bujumura cubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mirongo ikika n'impanuka isitse ko irangigera abanyeshuri bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro isa n'urwatsi rutoto ni yera abandi ku ruhande bambaye umwambaro usa n'ubururu bariko barabarorera, bariko bakinira ku kibuga gisize isima n'amabara yacimirongo yera.

Aho abana batoye basanzwe bigira ibyo kwimenyereza mu mwaka wa mbere bariko bariga kuvyerekeye amabara atandukanye y'ubwoko bwishi kandi butandukanye barafise ibara ry'umuhondo ry'agahama isa n'ubururu iryirabura n'ubundi bwoko.

kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu kigo ca Bujumbura aho basanzwe babika ibitabo, ububiko bwubakishije ibiti, imbaho zimanuka n'izikika, ibitabo vy'amabara atandukanye, ibishinze ibikitse bifise ayera ayirabura, hasi hasize ibara ryera no hejuru.

kwishuri ry'isumbuye ryo mu Giheta muntara ya Gitega ahi abanyeshuri basanzwe bigira bafise ikibazo bariko barakora ibikoresho vyabo babanje kubishira imbere kumeza kugirango ntibaze kwiba ngo batware amanota atari yabo.

Kw'isoko ryo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura, umunyeshure yitwa Kabura asanzwe anadandaza ibitabo. Harimwo n'ibitabo bitandukanye bivuga no ku nkuru nyinshi zitandukanye bifise amabara yera, yirabura asa n'agahama n'ishuka iri iruhande yavyo.

Abanyeshuri biga kwishuri rikuru ryi Matana mu ntara ya Bururi risanzwe rifashwa n'ikigo ca Amerika, hari amatara hejuru ariko araga intebe zifise amabara yirabura n'imeza z'ibiti, hirya gato hari ibara rigomba gusa nurwatsi rutoto n'ayandi mabara y'ubwoko butandukanye ayasana gahama ,ayumuhondo n'a yatukura.

ikibanza c'iratiro basanzwe badandarizamo ibintu biranga umugabane wa afirika haragaragara n'ishusho y'uwitwa mandera yarongoye igihugu ca afirika yepfo bidandarizwa ku isoko nkuru yo mu kamenge hari amabara atandukanye asa n'umuhondo asa n'ubururu n'ibiganza vy'abantu.

Mu mwaka w'icenda mw'ishuri ryo mu kamenge mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu imbere mu ishuri intebe ziragaragara zikozwe mu biti zitondekesheje imirongo hejuru hasize amabara yera no ku mpome amadirisha n'imiryango ifise ibiyo.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru ibujumbura citiriwe intwari cubatse neza hariho utwatsi dutotahaye dusa n'ugwatsi rutoto, umupira wera ufise n'amabara yirabura n'ayirabura urusenga rufise amabara yera n'ibiti birufashe gwera, abanyezamu ntabari mu kibuga.

Kabanyana ni umunyeshure yiga mw'ishure ryisumbuye mu mwaka w'icenda mu ntara ya Gitega, asanzwe yiga ibiharuro cane, afise agaharuzo ariko arakora umwimenyerezo bamuhaye aza gukorera muhira, ikaramu iri imbere yiwe n'ikaye yandikisha.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi, mu gisara ca Bujumbura mu gisata c'ubuhinga, uruhande rwagenewaho abanyeshuri basanzwe bafungurira, hejuru Amatara arikwaraka, Imeza zikozwe mu biti, zitondekesheje umurongo, ku mpome hasize amabara yera, Abanyeshuri ntibarashika bavuye gufungura.

Kw'isoko nkuru, yo mu kamenge, aho basanzwe badandariza ibikoresho bitandukanye, baradandaza n'akayungiro, gashobora kuyungurura, intete z'ibigori, iz'ibiharage, ndetse n'iz'ingano; gakozwe mu twuma, hagati na hagati, gasa nk'aho gafise umuzingi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi aho basanzwe bigira abanyeshure biga m'uwumunani m'uwicenda bashika muri cumi na kabiri, ubwiherero bw'abahungu aho bihagarika hasize ibara risa n'umuhondo hejuru ibara ryera amatara ariko araka, umuryango usize ibara risa n'ubururu.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Bujumbura aho basanzwe bigira abana bava mu windwi gushika mu'icumi na gatatu bamwe muri bo bafise uburaro .Uburaro hejuru amatara arikwaraka hasize ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto ariko ridahiye cane, hasi haracafuye kubera ko hadaherutse gukorwa isuku.

Kuri kaminuza nkuru y'i Mwaro mu ntara ya Mwaro, yubatse ku buhinga bwa none, ku mpome hasize ibara rigomba kwera, n'uruhande runini ruriko ikiyo abanyeshuri bigirako, bari mw'ishuri bariko bariga, mwigisha wabo haheze iminota ishika kuri itanu asohotse.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kamenge, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,ku madirisha yaho hasize ibararisa n'ubururu, hasi ingese ihari ,isima ,n'amashurwe afise amabara atandukanye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha aho basanzwe bigira abanyeshure Biga umwaka w'icenda, ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo ububiko bw'aho babika ibitabo hasize ibara risa n'ubururu, imeza ikozwe mu giti n'intebe, umwigisha yicarako hasi hasize ibara rigomba gusa n'agahama abanyeshure bagiye mu karuhuko.

Inzu yamanama iri mu ntara ya Bururi yubatse neza ku buryo bugezweho isa neza , amatara yubwoko bwose yakiramwo , ayasa numuhondo ,amadirisha asanzwe afise ibiyo nibara risa nubururu riri ku mpome, no hasi hagomba gusa numuhondo , hasi hasa neza

kw' ishuri ryisumbuye ryo mw' Ijenda mu ntara ya Bujumbura, aho abanyeshuri basanzwe biherera hariko harubakwa ariko hataruzura. Imiringoti itwara amazi ifise ibara rigomba gusa n'ubururu, ariko hejuru hasakaje amabati.

Kwishuri ryisumbuye ryi Ngozi muntara ya Ngozi ryubatswe kubuhinga bwa none Imbere yaho hari ibiti vyivyamwa nibitoki bisa neza bitotahaye Ikibuga c'umupira wamaboko gisize Isima hasi numupira uri hejuru uriko uramanukira kurusenga.

I Makamba aho hasanzwe hari ikibuga kinini basanzwe biruka imetero zitandukanye bacamwo bariko bariruka, aho baca hasize ibara ry'umutuku imirongo isize irangi ryera itandukanya umwe n'uwundi ,hejuru amatara ariko araka, ku ruhande utwatsi dutotahaye.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu kivoga mu ntara ya Bujumbura, mu mwaka wa kabiri, ab' Abanyeshuri basanzwe bigira, ububiko bukozwe mu giti gisize ibara rigomba gusa n'agahama bahabika ibitabo, n'amakaye y'Abanyeshuri, n'Imapuro Abanyeshuri babakoreyeko ikibazo harugaye.

Abana biga mw’ishuri ryo muwumunani mu ntara ya gitega babahaye umwimenyerezo wo gukora mubijane no gucapa. Bafise ubusungozo butandukanye bufise amabara asa n'umuhondo ayagomba gusa n'ubururu nibigomba gusa n'agahama hasi imeza y'igiti ishashe igitambara cera.

Kw'ishure ry'isumbaye ryo mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura, abanyeshure bamaze gushika mw'ishuri basanzwe biga mu mwaka w'umunani bashize ibikoresho vyabo imbere benshi muri bo harimwo ibifise amabara yirabura biri ku ntebe y'igiti.

kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu ruyigi indani intebe zirezire z'ibiti atabanyeshuri bari mw'ishuri hari n'ameza maremare rikikurwe n'ivyatsi n'ibiti vy'ugwatsi rutoto bitotohaye cane

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Bujumbura, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikikujwe n'ibiti vyinshi bifise amashami maremare n'utwatsi dutotahaye turi munsi, abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro itandukanye, harimwo iyisa n'umuhondo, iyisa n'ubururu n'iyera.

Ku ishuri ryisumbuye ryi Muyinga abanyeshuri bo mumwaka w'icenda bari mukaruhuko bariko barakina umupira w'amaboko umwigisha wabo kabura yambaye impuzu zisa n'agahama zifise ibara rigomba kwera abanyeshuri bo bambaye impuzu zifise amabara atandukanye izirabura izisa n'agahama, izera n'ibirato bifise amabara atandukanye.

Kuri kamyuzi y' Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, aho basanzwe babika ibitabo vy'ubwoko butandukanye, ivy' ikirundi, ivy' igiswahir, ivy' igifaransa ivyaka hise n'ivy' indangamico, abanyeshuri barabisoma, hejuru amatara ariko araka, hasize n'ibara ryera.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'Igitega ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imiryango yaryo igeretse kabiri isize amabara atandukanye ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama n'ayandi n'ibiti birebire harimwo igiti c'umwembe.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye mu ntara ya Gitega kw'ishuri ryisumbuye ryaho abanyeshuri basanzwe basoma bitondekesheje ku murongo bigerekeranije ku mpande zitandukanye, ibisa n'agahama, ivyera, ivyirabura n'igitambara gisanzwe gisashe hasi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinindo, rizitiriwe n'uruzitiro rurikikuje, rwubatse n'ivyuma; hirya ivyuma birebire, n'ibiti bifise amababi menshi, ikibuga c'umupira w'amaboko, gisize isima hasi, n'amabara aciye imirongo yera.

Kw'ishuri gisumbuye ryitiriwe ukwikukira mw'isigana ca bujumbura ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abakinya umupira w'amaboko bari ku kibuga gisize isima hasi haciyemo n'imirongo umwigisho wabo yambaye impuzu zitukura ifise akabari akagomba kwera abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye bagire bakine umupira.

Kwishure ryisumbuye ryo mu kivoga mu ntara ya bujumbura ah’abanyeshure basanzwe bigira kuva muw’indwi gushika muw’icumi na gatatu aho basanzwe biherera naho bogera hasize ibara ryera, amazi arashunguruka ava hejuru, ntamunyeshure numwe ariko aroga aya masaha tuvugana.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kamenge ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hariko ibara ryera agacapo k'umuntu yerekana ko ari ubwiherero bw'abagore, hejuru isakaje amabati ivyuma bisa n'agahamabiyafashe hasi hasize ibara ryera.

Uruhande runini rwa manama aho bari bakorera inama zitandukanye, imeza zikozwe mu biti intebe z'inyegamo zisa n'ubururu izindi zisa nagahama, aho babika ibitabo bitandukanye hamwe harugaye handi haruguruye, amabarasa n'umuhondo ayasa nagahama, ayasa n'ubururu n'ayandi.

Butoyi n'umunyeshuri mumwaka w'icumi n'arimwe mu gisata c'ibiharuro ariko arakora umwimenyerezo bamuhaye yiga kw'ishuri rikuru ryo mugisagara ca bujumbura ryitiriwe Mpwemu yera, batoye ibiharuro ariko wewe ntariko arabitira neza.

Kw'ishuri ryisumbuye vyo kumusaga ryubakishe n'amatafari ahiyekova si gushika hejuru ku mome yaryo hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo imiryango igomba gusa n'urwatsi rutoto imbere akamodoka kahagaze hirya gato ibiti birebire bifise amababi ikibuga utwatsi turi ko turuma.

Kuri Kaminuza nkuru yu Burundi mu Gisagara ca Bujumbura mu kigo co ku Mutanga aho abanyeshuri basanze bakoranira bariko barafungura mw'ijoro amatara arakije mu mpome hasitse amabara yera banyeshuri nta ntumwe araza imeza ziragaragara nta kintu na kimwe kiriko.

Umunyeshure yitwa Kagabo yatashe ari muhira iwabo, asanze yiga mw'ishure ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka wa kane, bamuhaye igikorwa akorere muhira, ariko aragikora, ariko mama wiwe amutumye kuza kumuzanira udukwi, yasize ikaye n'ikaramu ku meza isa n'ubururu n'isakoshi yiwe agenda gukora igikorwa bamuhaye.

Ikibanza co mu kabondo mu gisigara ca bujumbura abana basanzwe banezereregwa, hubakishije imbaho zisize amabara atandukanye ayasa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu, hasi hari umusenyi utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'amashugwe.

Kwishuri ryisumbuye ry'iMatana, mu ntara ya Bururi, abanyeshure biga mumwaka w'icenda bagiye mukaruhuko k'iminota mirong'itatu, intebe zir mw'ishuri zikozwe mubiti zitondekeshej'umurongo, hejuru ishuri risize amabara yera kumadirisha hariko ibiyo.

Kw'isoko ku Musaga aho basanzwe badandariza ivyuma bitandukanye, ivyo barabiramwo indirimbo zisanzwe zibona vyerekanisha amasanamu biradandazwa. Amafaranga bidandazwa ashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo ine na bitanu. Kabura yashimye ico cuma agiye kukigura.

ku bitaro bikuru vyo mu kamenge vyababikira aho abagwayi basanzwe bagwarira bishashe ko amashuka bigerekeranye kabiri vyubatse n'imbaho bishasheko amashuka asa n'ubururu n'utubara dutandukanye imeza y'ibiti bafungurirako

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya Gitega ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize ku mirongo ibara ryera, abanyeshuri bariko barakina umupira w'amaboko bamwe bambaye imyambaro isa n'ubururu isa n'ugwatsi rutoto, iyera bana bariko barasiganwa ku kibuga gisize isima n'imirongo yera.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ritoya ryo mu Kibimba, mu ntara ya Mwaro, bari mw'ishuri, bariko bakora ikibazo; amakaye n'ibitabo vyabo, babishize imbere, kugira ngo ntibibe; hari ibifise amabara yirabura, ayasa n'agahama, ayera; biri ku ntebe y'igiti, iri imbere.

Mu Gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hakorera ubushikiranganji bwindero icapa cerekana aho ubwo bushikiranganji Buri izandiko zisa nagahama, izirabura ,izifise ibara rigomba gusa nubururu Uruhome rusize ibara ryera hariko nutwuma igiti gifise nurwatsi rutoto gifise utubabi twinshi inyuma.

Abanyeshuri batanu: Gakobwa, Karire, Kanyana, Bukuru na Ciza; bafatanye ku bitugu, bariko barifotoza; bambaye umwambaro, ufise amabara yera, n'irisa n'ubururu, n'ibirato vyera, bose bariko bararaba imbere, k'uwuriko arabafotora.

Ku bitaro bikuru vyi Ngozi aho basanzwe bavurira abagore bafise imbanyi iri munsi yamezi atanu babateguriye imiti n'incaco zitandukanye ziri mu bigopo bifise ibara risa n'ubururu bitonze ku meza atamuntu numwe arinjira kuza gutora urucanco.

Kabura n'umufundi asanzwe akora ibijanye no kumanika amatara ku mabarabara mu gisagara ca Bujumbura uhereye mu Kanyosha gushika mu Kinama. Umwitwikiro wiwe usa n'umuhondo yawukuye ariko arawereka abantu.

Bukuru n'umunyeshuri yiga m'umwaka w'icenda ariko ategura ikibazo kimuh' uburenganzira bw' ukwiga mu mwaka w'icumi na rime ariko akora ibiharuro afise imashin' imukoresha mu gukor' ibiharuro, ir'imbere yiwe hamwe n'ikaramu n'ikaye.

Abana basanzwe biga ivyo kwimenyereza kw'ishuri ritoya ryo ku Musaga bari musi y'imyaka itanu, tubigisha ivyerekeye gutondekesha amabara uko asanzwe asa, irisa n'agahama rikaja ukwaryo, irisa n'umuhondo ukwaryo, irisa n'ubururu ukwaryo, n'ayandi n'ayandi uko.

I Muyinga aho basanzwe bakorera amanama kw'ishuri ryisumbuye ryaho, abanyeshuri bariko barakina mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu, intebe zitondekesheje ku murongo basanzwe bicarako bariko baragira inama, amatara hejuru ariko araka, ku mpome hasize amabara yera.

Kuri kamiroza nkuru y'uburundi mu gisata c'ubuganga mu kamenge abanyeshuri bigira mu gupima ingwara z'abarwayi ivyuma bakoresha bitondekesheje umurongo mu ruhande babikoreramwo, hari n'imiti iri ku ruhande iri mu bigopo bitandukanye.

Mu ruvogero mu ntara ya cankuzo aho basanzwe bigishiriza abana mu kworora inkoko hubatse hasi hasizeyisima amabati akikuje ku mpande idirisha risanzwe ryugaye abanyeshuri bagiye mu karuhuko, ariko mw'ishuri hasi kaye indobo yugaye n'akandi kantu bakoresha mu guha amasi inkoko.

Kwishuri ryisumbuye ryo mu rubirizi ribakishe amatafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri ku mpome haciye ko imirongo isize amabara yera imbere yaryo ikibuga gisize isima ku ruhande utwatse dutotahaye.

Abazindukiye gukora umwimenyerezo wo kwinonora imitsi bambayiye impuzu zifise amabara atandukanye benshi muri bo zifise ibara risa n'umuhondo bariko kibuga bariko baravugana uburyo baza gukora umwanya muneni kugira ngo batashe batahe bameze neza.

Kwi'ishuri ryisumbuye ryo mu Kanyosha muntara ya Bujumbura aho abanyeshuri basanzwe biga ivy'ubuhinga ububiko babikamo impuzu bakoresha iyo bagiye kubaka canke gusakara amabati umwitwikiro wera agakoti gafise amabara agomba gusa n'umuhondo n'imeza biriko ikozwe mu giti.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Rubirizi hirya gato, aho basanzwe bimenyerereza abana mu kuduga n' ugushinguruka, icuma gisize ibara ry' umuhondo, n' ingazi zishingagiye, inyuma yaho, akabarabara n'ibiti birebire harimwo ivy' imijwari n' ivy' imikaratusi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga ryitirwe umuganwa Karori, ububiko bw'ibitabo butandukanye bifise amabara asa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu n'ayagomba kwirabura, bimwe bikitse ibindi bishinze abanyeshure baraza bagasoma bivanye n'igitabo bashaka gusoma.

Ibujumbura, ikibanza gisanzwe kigiriramwo ivy'imico n'akaranga y'igihugu, hamanitse amafoto y'abantu benshi batandukanye bo mu bwoko bwose no mu bihugu bitandukanye. Amabara asa n'agahama, amabara asa n'umuhondo, amabara yirabura n'ikarata y'isi.

INgozi aho basanzwe bakorera ivyo kwinonora imitsi ,mu mahiganwa atandukanye abahungu n'abakobwa, hari utwatsi iruhande y'ikibuga dutotahaye, ibiti birebere bimanitseko amatara, ivyamwa n'imicungwe ku ruhande n'ibiti vy'imyembe.

Umupira ufise amabara atandukanyi ryirabura ikera irisa nuumuhondo uteretse uruhande rumwe n' uwo bakinisha amaguru abanyeshuri b'o mwaka w'icenda bariawutumye ko upfuye mu gihugu c'ubutaliyana.

Mu rutana ikibanza ciza gisakaye cubakishije ku buhinga bwa none. Ku mpome haco hasize amabara atandukanye harimo na yera hejuru amabara yera amatara ariko araka hasi intebe zitondekeshije neza zifise bwoko bukozwe neza n'amameza ari kumurongo bahakorera inama mu ntara yose.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryi Matana muntara ya Bururi ,mubiro Bukuru vy'umuyobozi hari akuma gafise akamaro ko guteranya ibitabo bitandukanye, harimwo utwuma dutoduto indani, ako Kuma karirabura gafise ibara ryera kuruhande.

Aho basanzwe, bakorera amanama, bongera, banasomera n'ibitabo, hubatse neza hejuru, amatara ariko araka, hasanzwe hari n'amabara, asa n'ubwoko bwishi ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, n'ibindi hasi, hari agatambara gasa neza.

Kwisoko badandaza ibitabo ni ku Musaga hari ibitabo bitandukanye bifise amabara y'umuhondo ayasa n'urwatsi rutoto ayasa n'ubururu ayagomba gusa niryirabura ariko biratondekesheje abanyeshuri aba bikeneye baraza bakagura bigugwa ibihumbi ichumi nabitanu vy'amafaranga y'amarundi.

kw'isoko nkuru, yo mu Kinama, aho basanzwe badandariza impuzu, mu gisagara ca Bujumbura, agapira gasa n'ubururu, gafise ikibara cirabura, n'agakabutura kako, kirabura, aho bariko baradandaza, abaguzi ntibarazicaguramwo.

Umunyeshuri poro yiga mu mwaka w'umunani mu gisata c'ibiharuro mu ntara ya ruyigi asanzwe yiga ivyerekeye ibiharuro no kugenekereza, afise amacamurongo menshi n'ikaramu z'igiti biri mu kabiko kiwe.

Kw'ishure ritoya Ryo mumugamba Ryo muntara ya bururi abanyeshure bagiye mukaruhuko intebe n'imeza bitondekesheje umurongo amatara Ariko araka hejuru imbaho no kumadirisha n'imiryango vyose n'ivyibiti, abanyeshure baza kugaruka inyuma yiminota cumi nitanu.

Kubitaro bikuru vyabasoda mu kamenge ahabagwaye basanzwe bagwarira ,ibitanda bitondekesheje umurongo bishasheko amashuka afise amabara atandukanye, murivyo hariko ibifise ayasa n’ubururu, ayasa nugwatsi rutoto, ayasa nagahama afise nubundi bubara bwinshi ,kumpome hasize amabara yera.

Kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisagara Bujumbura, abanyeshuri basanzwe biga ivyo ubutungane bari mu ishuri bariko bariga, imbere amatara ariko arakisha wabo yabasigiye igikorwa bariko barakora bazotanga ku munsi wa gatandatu.

Kw'ishui ry'umuyinga kuva mu mwaka w'icenda gashuka mu b' icumi na kabiri abanyeshuri bariga bafise aho basanzwe bakorera mu gusoma ibitabo bitandukanye ivyo ikirundi vy'icongereza n'ivyo igifaransa n'ivyo imenyeshantara bifise amabarasa n'umuhondo asa nagahama ayirabura bishinze n'ibindi bikiya.

Kwishuri ritoya ry'imatana mu ntara ya Bururi , ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, urubaho rwirabura , rwanditseko icigwa abanyeshuri bariko bariga bari mwishuri , hasi hasize isima umwigisha wabo afise intebe yicarako yirabura.

Mu gisagara ca Bujumbura mw'ishuri ryitiriwe Kwikukira biga kuva mu mwaka w'indwi gushika mu uwicumi na gatatu bafise aho basomera ibitabo bitandukanye kugirango baduze ubumenyi bwabo, birabitse bimwe birashinze ibindi biraryamitse bifise amabara atandukanye.

Mu Kanyosha, kw'ishuri ryisumbuye ry'aho, bafise ububiko, bubitse ibitabo vyinshi, kandi bifise agaciro kanini, abanyeshuri baraza bagasoma hasi no hejuru, biragerekeranije vyubatswe mu buhinga bwa none.

Kwishuri yisumbuye yo mukanyosha ryubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, imirongo imanuka n'iyikika isize ibara ryera , ubwiherero bw'abagore bwerekana aho akarongo gasize ibara ryirabura aho basanzwe baca

Inzu y'amanama mu ntara ya Ruyigi nini cane irimo ututebe twishi twubatse mu biti n'ivyuma no tumeza hejuru no ku mpama yasize amabara yera amatara ariko araka abantu bagiye mu karuhuko batari mu nama.

I Ngozi ku kibuga c'umupira w'amaboko cubakiye neza ca kijambere, hasi hasize ibara rigomba gusa n'ivu n'ayandi mabara atandukanye ku mpome, urusenga rwera, amatara arazimije.

Kukigo ndangakaranga cu Burundi mu gisigara ca Bujumbura abo basanzwe bashushanya ibintu bifise amabara atandukanye abantu baraza bakaba bwire ivyo bashaka gushushanya bakabashushaniriza muri byo harimwo amafoto y'abantu amasanamu y'ibintu bitandukanye.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mugisagara ca Bujumbura, aho basanzwe bapimira ingwara z'abagwayi bagwaye uburgwayi bw'amaso icuma kinini gifise amabara yirabura nayagomba kwera, kirateretse mu cumba basanzwe bakoreramo mu kuvura izo ndwara.

Kanyana n'umunyeshuri yiga Igitega ku ishuri ryisumbuye basanzwe bigisha ibiharuro afise akantu akoresha mu guharuza ibiharuro, iyo harimo ivyo kugwiza guteranya no gukuramo, gafise amabara yera ayasa n'ayirabura n'ayandi, ntikariko karaka.

Abanyeshuri, basanzwe biga mu gisata c'ubuganga, muri kaminuza nkuru, y'Uburundi, bambaye imyambaro itandukanye; ku minwa habo, bambaye ubufukamunwa, ku ntoki, bambaye ibirato vy'intoki, bibakingira imicafu, yobatera ingwara; bariko bapima imiti, ko ikora neza.

Ku bitaro bikuru vy'i Ngozi, ikibanza basanzwe bakoresherezamwo mu gupima imiti no kuraba ingwara abagwayi barwaye, cubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku mpande isize amabara yera, umuganga yambaye impuzu zirabura imbere y’akabati basanzwe babikamwo imiti.

Kwi ishuri ryisumbuye ryi Bujumbura aho basanzwe bigisha ikiganga abanyeshuri aho bapimira kuraba ko imiti ikwice urugero y'uko igikomeye n'uko yobe yarapfuye habitse imiti y'ubwoko bwishi iri mu macupa atandukanye ayasa n'umuhondo imwe iri ku munzane bariko bararaba ikaye iriko meza bandikamo ubwoko bw'umuti batoye.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisaga cya gucumbura mu kigo cyo mu kampenge abanyeshuri basanzwe biga iz'ubuganga gakobwa ariga mu mwaka wa kane ariko arategura ikibazo azokora ku munsi wa kane.

Abanyeshuri biga I Bujumbura mu gisata c'ubuganga bariko barakora umuti. Umwigisha wabo Kabura ari kumwe n'umunyeshuri Butoyi. Butoyi ariko aravangavanga arabeko umuti uza gusohoka ufise akamaro yambaye umupira mwigisha we yambaye ishati inyuma yaho hari ikibaho canditse ko ibiharuro.

Kw'ishuri ryo mu Giheta mu ntara ya Bururi risanzwe ryubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru. Ububiko bw'aho babika ibitabo, harugaye hasize amabara yera. Hejuru n'aho nyene hasize amabara yera n'imirongo ikika n'imanuka abanyeshuri batashe.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Matana aho basanzwe biga ivy'ubuhinga mu gutumatumanako amakuru abanyeshure bo mu mwaka w'icumi na kabiri batashe bagiye gufungura ariko amamashini yo basize bayajimije ishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru yu Burundi bo mu migisagara ca Bujumbura bambaye imyambaro itandukanye ifise amabara yera ayirabura na yasanivu Butoyi Ciza na Bukuru bari imbere y'ishuri kibakishiye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amabara yirabura ku ruhande n'umuhango w'icuma n'amadirisha y'ibiyo.

Akuma basanzwe bakoresha mu gupima ubushuhe bw'amazi canke bw'amaraso mu ntara ya Gitega ku bitaro bisumba ibindi bakora neza cane kariko karaka ,gakozwe mu biyo karera.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryi Ngozi muntara ya Ngozi abanyeshure biga mu mwaka wicenda aho basanzwe babika ibikoresho vyabo impapuro bakoreyeho birimwo biri mu bifuniko bitandukanye bisa nivu ,ibisazi nubururu bitondekesheje kumurongo bibitse kukabati gasa nakera.

Kw'ishure ritoya ryo mu Ruberezi mu gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu bariko bariga ivyerekeye amagara y'abantu amashusho yerekana uko ibihimba vy'umuntu bimeze ku bipapuro bimanitse imbere vyera bifise amabara atandukanye vy'ayo mashusho.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kinindo, aho babika ibitabo vy'abanyeshure n'amakaye abanyeshure basanzwe bakoresha mu kwiga afise amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu ayasa n'agahama, amwe arashinze ayandi arakitse hejuru abanyeshuri bahabika amasakoshi.

Kuri kaminuta nziza yu Burundi mugisagara ca Bujumbura aho basanzwe babika ibikoresho vy'amashuri amakaramu ibitabo bitandukanye biratondekesheje umurongo rimwe hasi ibindi hejuru, hejuru amatara ariko araka.

Abana biga kw'ishure ritoya ryo kumusaga, bafise imyaka iri munsi yitanu, biga mukwimenyereza bariko bariga ivyerekeye Amabara atandukanye kuyamenya. Ayasa n'Umuhondo, Ayasa n'Ubururu ayasa n'agahama nugusoma indome ,n'inyenyeri.

Ishure ryigirako abana bari musi y'imyaka itanu, mu gisagara ca Bujumbura, aho bita mu Kabondo, ryubakishije ibiti n'imbaho, abana bakoreramwo mu kwidagadura, rifise amabara asa n'agahama, ayera, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ibiti birebire vyiza bishajije, bifise agatutu.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kanyosha basanzwe bigisha abana bari musi y'imyaka itanu biga kwimenyereza kugira batangure mu mwaka wa mbere, ibikoresho babikamwo ibikoresho vyabo bifise amabara atandukanye, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, hacafyeko n'ubupupe bw'abantu.

Kw'isoko nkuruyo mu kanyosha basanzwe badandariza ibintu bitandukanye umudandazayitwa kabora afise ibikoresho bitandukanye harimwo ni vyo abanyeshuri amakaye ibitabo ivyo bakoresha mukuma amakaramu y'ibiti bifise amabara y'ubwoko bwinshi ayagahama ayera ayirabura.

Ikibanza abana basanzwe bigiramwo ivyo kwimenyereza bari musi y'imyaka itanu, akarago gasize amabara atandukanye ayera ayasa n'ubururu ayasa n'urwatsi rutoto ayasa n'agahama hacafyeko n'ubucapo butandukanye.

Ku ishuri ritoyi ryo mu Kanyosha aho abana bari munsi y'imyaka itanu basanzwe bimenyereza bariko barabigisha ibijanye no kumenya amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayasa n'agahama ayasa n'ubururu n'ayandi kugirango bashobore kuyatandukanya n'ibindi bintu mu kuyashira hamwe ibara rimwe rimwe kurindi.

Kw'ishure rito ryo ku Musaga ryigako abana bari munsi y'imyaka itanu biga ivyo kwimenyereza. Imbere indome zicafye zifise amabara atandukanye ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, harimwo n'ibiharuro bitandukanye.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi aho abanyeshure basanzwe bigira ibijanye n'ubuganga, aho basanzwe bakorera inama mu gihe bariko barasubiramwo ngo barabe yuko ivyo bihaye babishitseko. Intebe n'imeza zigomba kwirabura zitondekesheje ku murongo mw'ico kigo.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kanyosha , abana bigirako bari musi y'imyak'itanu, ivyo bakoresha, aho babidandariza, amakaye, amakaramu, rifise amabara atandukanye, ayera, ayasa n'umuhondo , ayirabura, ayatukura, nay'asa n'agahama.

Kw'ishure ritoya ry'Ibujumbura, mu Kabondo, aho abana basanzwe bigira ivyo kwimenyerereza bari musi y'imyaka itanu, akantu gafise amabara asa n'agahama, kari hasi ku rupapuro rwera, abana barabirako kugirango bamenye uko ikintu gitembagara.

Kw'ishuri ry'intango mu ntara y'abururi abanyeshuri basanzwe bahiga bagiye mu karuhu k'imwota cumi n'etanu mu mwaka wa kabiri hasi hasanzwe hasize isima intebe z'ibiti zihari zitondekesheje umurongo umwigisho wabo yagiye kunywa akaya.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Mwaro mu ntara ya Mwaro, abanyeshure b'umwaka wa kabiri bariko bariga urubaho imbere rusize ibara ryirabura hejuru yaho ibara risa n'umuhondo kukibaho handitseko amajambo atandukanye n'imizingi isanzwe icafye ku rubaho.

Ingozi mu gihugu hagati ishuri yubakishe amatafari ahiye kuvasi i gushika hejuru rifise akayira abantu bacamwo batanyagiwa hasakaje amabati utwatsi n'udushugwe twiza turi ku ruhande dutotahaye utubuye turi rihande y'ishuri n'amashurwe meza ibiti birebire harimo n'ivyo amavoka inyuma.

Ishure ritoya ryo mu kigobe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rusakaje amabati yera imbere yaryo hari ibiti vyinshi birebire vy'imikaratusi, hasi hari utwatsi dukeya dusa n'ugwatsi rutoto, inzira ishika imbere y'ishuri.

Gakobwa n'umunyenshure wo mu mwaka wa gatatu mu biharuro, asanzwe afise agaharuzo akoresha mu gukora ibiharuro iyo ariko aragwiza canke agabura, ariko yatasha imuhira afise umwimenyerezo bamuhaye aza gukora, ako gakoresho gasanzwe kirabura, gafise amabara y'agahama n'ayirabura, karazimije.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Rubirizi muntara ya Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikibanza basanzwe batekeramwo imfungurwa zabanyeshure ibikono batekeramwo birugaye batetse umuceri abatetsi batetse ibiryo vyo kumurango.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kivogero mu ntara ya Ruyigi yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amabati yaryo aguye ingese, hirya ifise ibiti birebire vy'imyembe ifise utubabi twinshi abanyeshure, bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kivoga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ifise ibiyo isakaje amabati asa n'urwatsi rutoto ,amabendera ar' imbere y'ishuri abiri, ibiti biteye vy'amashugwe ,utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'akayira abanyeshuri bacamwo kagana ahari amabendera.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda mu ntara ya Gitege bashitse mw'ishuri bariko bariga beshi muribo baricaye mu ntebe z'ibiti zifise irangi rigomba gusa n'umuhondo bashize ibikoresho vyabo imbere harimwo amakaye agomba gusa n'ubururu amatara ariko araka mw'ishuri.

Kw'ishuri rgisumbae ryo mu kanyosha muzaya ca gucumbora yobatse na matafari ahiye kuvasa igushika hijuru abana basanzwa biga kw'igishuri bari mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu imbere yaho igiti kinini c'umwembe n'ibindi biti vy'amashukwe biri mbere ye ishuri.

Mu kamenge kw'ishuri ryisumbuye mu mwaka w'icenda mu Gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuv hasi gushiga hejuru risigishije n'amabara yera ku mpande n'ibara ry'ubururu imbere, ibiti birebire bigizwe n'amashami menshi ku kibuga imbere y'ishuri n'ahandi atagira utwatsi na dukeyi.

Kwishuri ryisumbuye ryi Bujumbura ryitiwe kwikukira amashuri yubakisije matafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri baho bambara umwambaro usa n'ubururu ibiti byiza birebire bitanga akayaga biteye ku kibuga ariko ikibuga caho atatwatsi turiko.

Kw'ishure ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ryo mu rutana mu ntara hagati risanzwe rifise abanyeshure biga mu mwaka w'icenda gushika muw'icumi na gatatu, utwatsi dutotahaye dusa n'urwatsi rutoto turi ku kibuga c'iryo shure, akayira kagizwe n'amabuye abanyeshure bacamwo.

Kw' ishuri rito ryo mu Kanyosha mugisagara ca Bujumbura , abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri bari mw' ishuri bariko bariga imbere yabo hari urupapuro rwanditseko n'inzandiko zirabura nigisa n'agahama, bariko biga icigwa c'icongereza.

Kw'ishuri ritoyi ryo mubusoro ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome haryo hasize amabara yera, amadirisha yoguruye, umuryango winjira usize ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto, intebe ziri mw'ishuri zifise ibara ry'agahama n'izindi zidasize ibara, imeza iriko igitambara hasi hasize isima y'umutuku.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru aho basanzwe bakorera abarongozi b'iryo shure. Umuryango uruguruye hejuru yaho handitseho ko ari ibiro bikuru vy'umurongozi.

Kw'ishure iritoya ryo mu kanyosha, ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kuva mundi gushika mu w'icenda, abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu bariko barakinira imbere y'amashuri bambaye amajipo agomba gusa nagahama n'imipira itandukanye udushurwe turi imbere y'amashuri dutotahaye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati y'agahama, ibendera y'Uburundi rifise ibara ry'urwatsi rutoto, irisa n'agahama n'iryera, ikibuga kiriko utwatsi dutotaye, ibigazi biri ku ruhande.

Kw'ishuri ritwaje igisozi mu ntara yamwaro gibakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati amabara amanokana ya kika size ibara ryera abanyeshuri ba keya bari imbere y'ishuri bambaye imyambaro harimo yirabura n'undi afise ishati yera.

Kw'ishure ryisumbuye gitirwe kurikukira mu gisigara ca Bujumbura cubatse n'amatafari ahiye kuva zigushika hejuru inzitiro zizitiye zifise utwuma dusize ibara risa n'ubururu ibiti birebire biteye ku'ico kibuga n'imodoka ihagaze munsi yacu.

Kwishuri y isumbuye ryo ku Musanga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Igeretse incuro zibiri ku vy'umabiri ifashe hasitse amabara y'ubururu risize amabara menshi yera imirongo iduga n'iyimpanuka .Ku kibuga atatwasi turiko ariko tubuye twinshi imbere.

Kabura n'umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda, ariko arakora ibiharuro bamuhaye gukorera muhira. Afise agaharuzo akoresha mu guteranya n'ikaramu y'igiti n'iyindi yandika ivyirabura. Yandika kw'ikaye ifise impapuro zera.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryi Gitega aho basanzwe bategurira imirima y'ishure, ibigori imiceri agahande gatoyi kararimye, umunyeshure ariko arinjira mukigo c'ishure yambaye agapira gasa nagahama ibutura ryirabura ariko aragenda.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kabezi ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati asa n'agahama, imbere ikibuga kiriko utwatsi dukeya ata vyatsi bitotahaye vyinshi bihari, abanyeshuri baragenda baharengana.

Ku ishuri iritora ryoku Musaga mu isaga ca Bujumbura, hasi hasizisima mu ishuri hari intebe z'ibiti n'imeza y'ibiti umutaka ufise ibara risa n'agahama n'akabara gato kera, ibitabo ububiko bwavyo harimo ibitabo bifise amabara atandukanye ayera yasa n'ubururu yasa n'agahama ayirabura n'ikarata yisi yose iri mbere.

Kw'Ishure ritoya ryo Kumusaga, Mugisagara ca Bujumbura, Ibikoresho bitandukanye vyomugukora Amasuku, Murivyo harimwo indobo yicuma, Akantu kogufata hejuru hariko Agiti, Babikamwo mugukoresha Amazi bakoresha muma wese y'Abanyeshuri.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, urubaho rwirabura imbere, ibara ryera mu mu mfuruka aho umuryango winjirira usize ibara risa n'agahama ariko userutse, igikarato kiri hejuru babikamwo ibikoresho vy'abanyeshure.

Kagabo na Butoyi bari muhira bariko bariga bicaye hasi ku kirago bafise amakayi muntuki bari kumwe n'umuvyeyi wabo yambaye agapira gasa n'agahama ariko arabafasha gukora umwimenyeretso.

kw’ishure rito ryo mu gitaza ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru bisakaje amabati yera, kumiryango no kumadirisha hasize ibara risa n'ugwatsi rutoto, ibara rigomba gusa n'umuhondo risize ku mpome umwaka w'icenda n'uw'umunani harugaye.

Mu Kanyosha mu Gisagara ca Bujumbura Ishure ryigirako abana bari Munsi y'imyaka itanu bariko barimenyereza ,bariko barabigisha uko bashobora gukwirikiranya amabara atandukanye ayasa bakayatumberanya, ayasa nagahama ,ayirabura, ayagomba gusa n’umuhondo yose akaja uruhande rumwe.

Abana biga muw'icenda, basanzwe biga ivyo gucapa; umugenzi umwe muri bo, asanzwe ari umuhinga, mu gucapa impuzu n'uko bazisona; bimanitse imbere ku rupapuro rwera, abandi bagenzi biwe, bariko bararaba, uko yabikoze neza.

Butoyi n'umunyeshure wo mu mwaka wakabiri kw'ishure rikuze ry'imatana mu ntara ya bururi, ariko arashushanya mu gucapa akoresheje ikaramu y'igiti ifise amabara atandukanye isa n'ubururu isa n'umuhondo isa n'agahama, ariko akorera kuntebe y'igiti.

Kw'ishuri r'itoya ryomu wa mbere mu ntara ya Ruyigi aho basanzwe bagurira imbombo abanyeshuri barya harimo n'amakaramu asa n'agahama na yirabura amabara atandukanye asa n'umuhondo ayasa nurwatsi rutoto ayasa n'agahama ayera abanyeshuri baraza bakagura.

Kwishure ritoya ryo mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura ,abana bari musi y'imyaka itanu bariko bariga ivyo kwimenyereza , bariko biga ibiharuro, guharura kuva kuri rimwe gushika kw'icenda, ibiharuro nuko bashobora kuvyandika, udupapuro twanditseko ivyo biharuro.

Mu kamenge kwishure ritoya mumwaka wa kabiri abanyeshure batonze mwishure bambaye umwambaro w’ishure ,hasi hasize i sima ntantebe nimwe ihari ikibaho c’irabura uruhome rudasizeko akarangi ,hejuru isakaje amabati.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Gihogazi mu ntara ya Gitega, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize isima hasi, hirya gato hari ikibuga c'utwatsi giteyeko n'ibiti bitotahaye, abanyeshuri bakeya bari imbere y'ishuri bambaye impuzu zirabura n'uwambaye agapira kera, hejuru iryo shuri risakaje amabati.

Mu ntara ya Muyinga ishure ryisumbuye ryaho ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati ku vyuma biri imbere bisize ibara risa n'ubururu, igiti kirekire gifise amababi maremare, kiri imbere abana bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu basohotse bava mw'ishure, ikibuga kinini kiriko utwatsi turiko turuma.

Kwi soko nkuru yo mu Kamenge baradandaza impuzu mu gisagara ca Bujumbura muzo badandaza harimo agapira gafise amabara atukura ibara rigomba gusa n'ivu n'ipantaro yayo bisa ifise uturongo tubiri dusa nagahama.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kinindo, ryitiriwe umuco, abanyeshuri bo mwaka wa kabiri, mu gisata c'ibiharuro, barasohotse, bagiye mu karuko, k'iminota cumi n'itanu; intebe bicarako zikozwe mu biti no ku vyuma, zisize ibara rigomba gusa n'umuhondo; umwigisha wabo, nawe nyene, yasohotse; igikoresho akoresha mu kubigishirizako, yagisize ku meza.

Abanyeshure bo mu Rumonge biga kw'ishure ritoya ry'intango bambaye umwambaro w'ishure bariko bagenda kw'ishure, hirya yabo hari ibiti bitandukanye imbere yabo inzu z'abanyagihugu zisakaje amabati, abanyeshure bari mu kabarabara karimwo amabuye gasibanganye ukuntu.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iNgozi ryubakishij'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati yera , igipapuro kiriko inzandiko zifise amabara atandukanye ayirabura ayasa n'agahama , ayagomba gusa n'ubururu, hasi hasize isima , anbanyeshure bakeya bar'imbere y'ishure.

Kw'ishuri ritoya ryo ku Musaga aho basanzwe badandariza ibikoresho vy'abanyeshuri bifise amabara atandukanye, ibisa n'umuhondo, ibisa n'ubururu, ibisa n'agahama, n'ibindi bifise amabara atandukanye, ivyo bandikisha, ikaramu z'ibiti, Gakobwa na Kagabo babishize hasi baragenda gukina.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu mugamba mu ntara ya bururi ryubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru amabati arisakage yera ku mpome hasize amabara yera ayakika na y'amanuka ivyamwa biri imbere y'ishure n'amashugwe, harimwo n'amapapayi ari mukwera.

Kw'ishuri ritoya ryo mu kinindo ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati yera, n'irindi ryo hepfo ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amatigura, abanyeshuri bariko barya uruvuma bari mu mwanya w'akaruhuku, inyuma hari ibiti birebere vy'imikaratusi.

kwishuri itora ryo mu kanyosha mu ntara ya bujumbura mu mwaka wa kabiri, urubaho gwirabura imbere rwanditseko inzandiko n'ingwa zera amadirisha asizeko ibara ry'ubururu, ku mpome hariko amabara yera, intebe z'ibiti ziri mw’ishuri abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi nitanu hasi hasize icima ya bamagurize.

Kwishuri ryisumbuye ryi Ruko muntara ya Bururi yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru. Aya mashuri amaze igihe kinini yubatswe muri mirongo icenda na gatandatu. Utwatsi dutotahaye turi mbere tugizwe n'u rwatsi rutoto aho amashurwe atondekesheje umurongo ateye kuri co kibuga.

Kw'ishuri ryisumbiye ryo mu kigobe mu gisaka ryabo cumura yubakishije amatafari aheye kuvase gushikana ijuru risakaje n'amabati uruhande rumwe asa n'agahama imodoka iri ku iragenda mu ibarabara ifise amabara yera ku kibuga kiriko utwatsi dutotahaye rw'ikikujwe n'udushugwe tureture.

Kw' ishuri ryo mu Kamenge ryubakishije ibihome bisize imisenyi n'amabara atandukanye harimwo ayasa n'ubururu ayasa n'umuhondo hejuru amabati asengeseye igiti c'ikigazi gifise amababi yumye n'ishugwe rifise utubabi dutotahaye ikibuga kitagirako utwa

Kwishure ritoya ryo mukigazi mu ntara ya bubanza ,abanyeshure bagiye mukaruhuko kiminota cumi ni tanu ariko kagabo we yasigaye mwishure araryamye ariko arasinzira ,intebe zitondekesheje umurongo kuva hasi gushika imbere igitambara cera gikingiriye urubaho n’ibara risa nirigomba kwera risize kumpome.

Ku ishuri rito ryo Kumusaga ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ayakitse n'ayamanuka, ikibaho cirabura kiri imbere candikishijeko n'ingwa agapapuro kari ku mpome kanditse ko inzandiko zirabura.

Mu Giheta mu ntara ya Gitega aho bariko barubaka amabombo y'abanyagihugu ku mazi bazoza bavoma kuko aho hantu hasanzwe hakenye amazi, hakikujwe n'ivyatsi bitotahaye ku ruhande, hirya gato amazu y'abanyagihugu afise amabara yera no ku mpome hasize irangi.

Ishuri giza cane ryo mu Giheta mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rimwe muri iryo amabati yarasengeseye irindi rifise amabati yirabura abanyeshure bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu bambaye umwambaro w'ishure. Amashurwe n'ibiti biteye imbere bifise amababi atotahaye.

Kw'ishure rito ryo mugitaramuka mugisagara ca Bujumbura cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, ivyuma biri imbere birifashe bisize ibara risa n'ubururu, ikigazi kiri mbere mu kibuga abana bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye, ikibuga kiriko utwasi twumye.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubatse n' amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri, imirongo ikitse n' iyimanuka isize asa n' ayera, ku bw' injiriro umuryango usize amabara asa n' agahama y' ivyuma. Imbere y' ishuri, igiti kinini c' umwembe kihari.

Minani n’umunyeshuri wiga kw'ishuri gisumbuye ry'ingozi, ariko aratekera ibintu vyiwe mw'isakoshi y'irabura yashizemo ibikoresho azokoresha mw'ishuri agiye kuzomarayo amezi atatu y'igice ca mbere c'umwaka w'ishuri.

Kw'ishura ita ryo mu kanyosha mu mwaka wa kane hari umunyeshuri yitwa yohana afise igitekezo atekeramo ibikoresho vyiwe sirabura ifise amabara y'umuhondo iteretse imbere y'ishuri kyuzuye impuzu.

kw’ishuri ritoya ryo mu Kivoga, risize amabara yera ku mpome n'ibiyo hasi hasize isima isa n' agahama intebe z'ibiti ziriko ivyuma vyirabura, abanyeshuri babiri bari mu ishuri umwe yicaye uwundi ahagaze.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kabezi, mu ntara ya Bujumbura, risakaje amabati agomba gusa n'ubururu, ku mpome haryo hasize amabara yera, ikibuga kiriko utwasi dutotahaye, ku biro vy'umuyobozi harugaye.

Kw'ishure ritoya ryo mukivoga ryubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru ririko inyandiko zitandukanye nibicapo butandukanye bifise amabara atandukanye ibendera ricafyeko ry'igihugu cu Rwanda rifise ibara risa n'ubururu irigomba gusa nugwatsi nirisa n'umuhondo nigice cizuba Kiriko.

Abanyeshuri biga kw'ishuri itoya ryo mu kamenge mw'izaya ca bucumbura bambaye umwambaro usa n'ivo abandi kirya ku ruhande bambaye umwambaro wera n'amacipo asa n'ubururi ibendera y'uburundi ifise ibararisa n'icatsi kibisi risa n'agahama n'iryera inyenyerezo itatu hagati igiti kirekire c'umukaratusi kiri hagati mu kibuga hirya imirima y'abanyagihugu n'ibitoki.

Kwishure ritoya ryo mu Kamenge rifise amashure meza cane yubatse neza kubuhinga bwa none n'abigisha babizi, indani rifise udutebe tugezweho atamunyeshure numwe yicayeko imbere aho bandika hasa neza bakoresha amakaramu agezweho abigisha bakoresha, amabara atandukanye ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo hejuru amatara ariko araka.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, amabara yera arisize ku mirongo imanuka n'iyikika, ikibaho cirabura candikishijeko n'ingwa zitandukanye zifise ibara ry'ubururu n'irigomba gusa n'agahama, agapapuro kari ku ruhome gafise ibara ryirabura ryanditse.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kivoga ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikibaho canditse ko urutonde rw'ivyigwa uko rukurikirana kuva ku wambere gushika kuwa gatanu handitse ko amabara atandukanye ayera nayandi afise ubwoko gutandukanye akabati babikamo ibikoresho vy'abanyeshure n'ivy'umwigisha.

Ishuri igisumbeye ry'umu kabezi gibatso n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rifise ibiyeho ku ruhande ihundani mu ishuri hari intebe zikozwe mu biti n'ibihome bisize ibaragera inyuma amashugwe atota ahaye n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto turi hasi.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kabizi mu ntara ya Bujumbura, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri, risize amabara atandukanye muriyo harimwo amabara yera, ayasa n' ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, hasi risize isima, abanyeshuri bari mu mashuri bariko bariga.

Kw'ishure ryo mu Kabezi, mu ntara ya Rumonge ry'intango, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mpome ata sima iriko, iruhande y'ayo hari ibiti birebire vy'imikaratusi, ikibuga gisa nkaho ata vyatsi biriko, hariko dukeya imbere y'umuryango.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kivoga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, ku mpome ifise imirongo isize amabara yera, mu bwiherero bw'abakobwa hari isima n'imiryango myinshi itandukanye, imbere hari ivyatsi birebire bisa n'urwatsi rutoto.

Mwishuri ritoya ryo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, umuryango wirabura ku vasi gushika hejuru, ariko ishusho icafye ko umugore yambaye impuzu zera aho abakobwa bagenda kwiherera imbere hasize ibara risa n'urwatsi rutoto hasi ku gihome ibara ryera.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura aho abigisha asanzwe babika ibikoresho n'amanota vy'abanyeshure bikozwe mu makaye ibitabo n'ibindi intebe n'imeza bikozwe mu biti biri imbere hasi hasize isima.

kw'ishuri ritoya ryo mu rubirizi mu ntara ya Bujumbura risakaje ibiti n'ivyatsi hejuru ku mpome hariko ibara risa n'ubururu ritaboneka neza ikibaho cirabura canditseko inzandiko zera hacafyeko intebe umupanga Indobo n'umuhoro

Kw'ishure ritoya ryo mu Kamenge risakajwe amabati asa n'ubururu, ku ruhome hasize amabara atandukanye irigomba kwera n'irigomba gusa n'agahama abanyeshure bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu bambaye umwambaro wera n'uwugomba gusa n'ubururu, n'amajipo atandukanye.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Kamenge ryubakishije ibihome bisize amabara atandukanye, hamanitse urupapuro rusa n' umuhondo rwanditseko indome zitandukanye. Abanyeshure bari mw' ishuri bariko bariga, ariko nta n' umwe arataha kuko mwigisha atarabaha uruhusha rwo kugenda gutegura ivyabo.

Kw' ishuri ritoya ryo mu Gasenyi muntara ya Bubanza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati imbere hari amashurwe ikibuga kiriko utwasi dutotahaye hirya hari imirima myinshi y'abanyagihugu.

Kwishuri ryisumbuye ryi Bururi mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru Abana bavuye kwishuri bambaye umwambaro usa n'ivu benshi muri bo bariko baragenda umwigisha wabo jane yambaye impuzu zigomba gusa n'umuhondo inyuma yaho gato hari ibiti binini binini biri nyuma y'ishuri.

Kw'ishure ritoya ry'imatana mu ntara ya bururi Abana biga mumwaka wa mbere bariko bariga kagabo n'umwana y'ambaye ishati y'igitenge nikabutura ryayo afise inkoni ariko arasoma indome f yashizeko igiti.

Kw'ishuri ryitiriwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, ku mpome risize amabara atandukanye harimwo ayera, ayasa n'ubururu, umunyeshuri umwe ariko arasohoka imbere, igiti kirekire, ikibuga kitagirako utwatsi kiriko utubuye twinshi.

Kw'ishuri ritoya ryo mu rubirizi, risize amabara yera ku mpome rifise amabati aserutse, imbere y'ishuri kibuga bakinira ko umupira w'amaguru, ibiti vyizamu utwatsi tugomba kuma n'utundi dutotahaye turi ku kibuga.

Mu Rutana aho basanzwe bariko barakora amazi y'abanyagihugu yabomaguritse. Imirima y'ibitoki ifise amababi atotaye inzu z'abanyagihugu zubakishije amatafari ahiye kuvazi gushika hejuru n'insindi zisitse amabara yera.

Turi saa moya n'iminota mirongo ine n'itanu abanyeshuri bariko baragenda kw'ishuri bambaye imyambaro itandukanye iyera ifise n'amapantaro yirabura abandi isa n’ivu, bariko baragenda banyaruka kuko binjira isaha zibiri z'agatondo.

Mu mwaka wa kabiri ku ishuri ry'isumbaye ry'ibubanza ryubakishe amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru ubu baho bwirabura rusanzwe rwanditse ko inzandiko harimo n'isaha abanyeshuri baza guhereza ko ikibazo bari mu ishuri bari ko bakora ikibazo c'ibiharoro.

Kwishuri ryisumbuye ryo mu Kivoga mu ntara ya Bujumbura ah'abanyeshure basanzwe bigira kuva mumwaka w'indwi gushika muw'icumi na gatatu, abanyeshure baza kw'ishure n'amamodoka abazana , zihagaze kukibuga c'ishuri zifise amabara yera n'ayasa n'ubururu, akabuga kariko utwatsi dusa n'ugwatsi rutoto.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu gitaza mu ntara ya rumonge ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imiryango isize ibara risa n'ubururu, amabati yirabura, ivyatsi vyumye biri mbere y'ishuri umuntu yambaye agapira gasa n'agahama idarapo riri ku giti rifise amabara asa n'agahama, irisa n'ugwatsi rutoto n'iryera.

Mu Giheta mu ntara ya Gitega amazi y'abantu asakaje amabati asa n'agahama yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hirya gato hari urushengero rw'abamizirima, ibiti harimo ivy'imyembe ikibuga abanyeshuri bakinirako kigitswe n'utwatsi dutotahaye

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha risize amabara yera n'irigomba gusa n'umuhondo hejuru itarara ririko mw’ishuri intebe zitondekesheje umurongo abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu intebe zikozwe mu biti.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi ryubatse n'amatafar'ahiye kuva hasi gushika hejuru, rigerekeranije kabiri, imbere idarapo y'Uburundi, rifise ibara ry'umutuku, ryera , risa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati, ibiti bikikuje ishuri bisa nibifise amababi menshi.

Mu mwaka w'icenda mu ntara ya Kihundo abanyeshuri bahiga bagiye mu karuhuko k' iminuta cumi n'itanu, umwigisha wabo ari mbere ariko arandika ikibazo. Nta numwe ari mw' ishuri, mu ntebe zubatse n'ibiti, amadirisha yubatswe n'ibiyo.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo murubirizi isakaje amabati asa n'agahama ku mpome isize amabara agomba kwera, akazu badandarizamwo ibikoresho nk'amata abanyeshuri baguriramo mu gihe bari mu karuhuko abantu babiri bariko baragura umwe yambaye umwambaro usa n'umuhondo uwundi yambaye agashati gafise amabara atukura n'ayera.

Ishuri ryisumbaye ryo mu kanyonshi yubakisha amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru kumome isize amabara yera yakikana yamanuka amadirisha isakaje yamabati yera hasi hasize isima abanyeshuri benshi barimwisha.

Kwisoko nkuru yo mu Rubirizi mu gisagara ca Bujumbura aho badandariza utwuma dutandukanye dufise n'amabara atandukanye .Kabura n'umunyeshuri asanzwe adandaza ivyo vyuma harimo utwera utwirabura dufise n'ukwene tumeze gutandukanye.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha ryubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ku mpome risize amabara yera no ku nkingi ku madirisha no ku miryango no ku vyuma hasize amabara y'ubururu no ku mabati ku mbaho. Utwatsi dutotahaye turi imbere dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi, rifise abanyeshure bahiga kuva mu muw'indwi gushika muw'icumi na gatatu, ryubatse k'ubuhinga bwa none, risize amabara meza, ayagomba gusa n'ubururu, ayera, hejuru amatara arazimije aho abanyeshure basanzwe bafungurira, ntibarazana imfungurwa zo kumurango kuko bakiri mw'ishure.

Mu ntara ya Muyinga ibarabara ry'ikaburimbi rigenda kw'ishuri ritoya ry'i Muyinga, aho iruhande hari amazu y'abantu asize amabara yera, ayasa n'ubururu, ibiti birebire biri indani mu mazu n'ivyamwa biri kw'ibarabara.

Kw'ishuri ryisumbe, ryo mu Rubirizi, rifise uruzitiro, rwubakiye n'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru. Ishuri, ku mabati, hasanzwe hasize ibara rigomba gusa n'ubururu, utwatsi, n'udushurwe, turi imbere, dutotahaye; amabuye agize umushinge, w'iryo shuri; ku ruzitiro, imbere.

Mu gisagara ca Bujumbura, ku Musaga, ishuri ryigako abana kuva mu windwi gushika mu w' icumi na gatatu, mu mwaka w' icenda, abanyeshuri bari mw' ishuri bariko bariga, ariko aho basanzwe babika ibikoresho ho harugaye, hubakishije imbaho, hugaje igufuri.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira mugisagara ca Bujumbura batonze ku kibuga cyiryo shure abigisha babo babiri bari mbere abanyeshuri batonze imirongo kuva imbere gushika inyuma bambaye imyambaro yera n'iyirabura utushugwe dukikuce icyo kibuga dusa n'ubwatsi rutoto.

Kw'Ishure ryisumbeye ryo mu kanyosha, igeretse kabiri ryubakishije Amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, utwatsi nudushurwe turi mbere dusa n'urwatsi rutoto, Igiti kirekire, Idarapo, y'Uburundi ifise amabara asa n'agama, aya sa n'urwatsi rutoto, iryera, Umunyeshuri yitwa Kagabo ari mbere y'Ishuri, yambaye umwambaro wera n'isakoshi yirabura.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Cankuzo ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,risakaje amabati asa n'agahama, ku ruhande rwo hepfo n'urwo haruguru ikikujwe n'imirima y'abanyagihugu, harimwo ibiti birebire, ivyamwa n'ibarabara ry'ivu hepfo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kabezi ryubakishijwe ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati ifise n'amabara yera asize ku mirongo imanuka n'iyikika, inkengeri iri hejuru abanyeshure bavuza kugira batahe canke binjire, ishurwe risa n'urwatsi rutoto imbere.

kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Kamenge mugisagara ca Bujumbura ryubatse isize irangi ryera ku mpome ikibaho mu mwaka w'umunani cirabura hasi munsi yacu hagomba gusa n'icatsi gitoto .Intebe mw'ishuri zitondekesheje umurongo abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota icumi n'itanu.

Kw' ishuri ry'iMuyinga mu mwaka w'icenda ry'ubakije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, abanyeshuri bari mw' ishuri bariko bariga ikigwa c'ibiharuro ,umwigisha w'abo minani ahagaze imbere, afise imeza iriko imashini ariko arakoresha mu kwigisha ikibaho cirabura kiri inyuma y'iwe.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, bo mu mwaka w'umunani, bari mw'ishuri bariko barakora, bambaye umwambaro wera, n'amapantaro n'amajipo asa n'ubururu. Imbere yabo hari ikibaho canditseko ikibazo bariko barakora, umwigisha wabo Kagabo yicaye imbere.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Makamba ryubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara yera ku mpande, rigeretse kabiri. Utwuma twinjira tubizitiriye dusize ibara ryera. Imbere k'ukibuga hari utubuye twinshi.

Mu mugamba, mu ntara ya Bururi, ishure ryisumbuye ryaho, abana bo muw'icenda bari mw'ishure bariko bariga, Kagabo ari imbere ariko asamarira hanze, inyuma yiwe hari ikibaho cirabura canditseko ibiharuro n'ingwa zera.

Biju rikuru ry'ingozi mu bisagara hagati ryubatse ku buhinga bwa kija mbere risize amabara yera ku vyumhari amabara asa nagahama rifise ingazi zisumbasumbana ziduga ku ruhande rwo hejuru abanyeshuri baho baronka amanuta meza cane.

ku ishuri ryisumbuye ryo mu kanyanza, ryubakishije amatafari ahiye n'amabuye, isakaje amabati, izandiko zerekana uko iryo shuri rimeze ryandikishije amabara asa n'agahama ayasa n'ubururu abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'uwirabura utwatsi dutotahaye imbere.

Kwishure ritoya i nyagasasa mu ntara ya bururi ryubakishe amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati afashwe nimbaho kumpome hari amabara akikama nayamanuka asize ibara ryera, ikibaho cirabura kiri imbere inyandiko zanditseko ningwa zera.

Kw’ishure rikuru ryi ngozi risize amabara agomba gusa n’ubururu ,risakaje amabati yaserutse ,ikibuga kiri imbere kigizwe n’utwatsi dutotahaye ,n’ikibuga c’umupira w’amaboko gisize isima ,musi y’ishuri hari ibiti vy’imyembe, hasi ku mpome ry’ishuri risize amabara asa n’agahama.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kibumbu, ryubatse ku buhinga bwa none, isize amabara, harimwo ayera, munsi y'aho hari ikibuga, kigizwe n'utwatsi, urundi ruhande, rusize isima, ibiti birebire, vy'imikaratusi, bifise amababi menshi, asa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishure ryo mu kinindo cubahiro ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ku mpande ibendera ry'uburundi rifise amabara asa nagahama irisa n'urwatsi rutoto igeretse gatatu hagati igiti kirekire amashugwe abana bariko baratambuka bagiye mw'ishure bambaye imyambaro yera.

Kw' ishuri ry isumbuye ry'iMatana mu ntara ya Bururi ,ah' abanyeshuri b'umwaka w'icenda bakoraniye hamwe bariko bariga ku kibazo bariko barategura kibaho uburenganzira bwo kwiga mu mwaka w'icumi na rimwe, umwigisha wabo yambaye umwambaro wirabura kuva hasi gushika hejuru n'ikirato kigomba kwera abahagaze imbere ,abanyeshuri bambaye impuzu z'amabara menshi atandukanye ayasa n' umuhondo ayatukura n'ayera.

Mu ishuri ryisumbuye ryo mu Kamenge, mu mwaka w'umunani abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu, mu mwanya baragaruka imbere ikibaho gisize irangi ryirabura hejuru amatara ariko araka umwigisha wabo Yohana, nawe yagiye gufata ifunguro.

Mu gisagara ca Bujumbura ishuri ryitiriwe ukwikukira ryubakishije ivyuma birizitiriye bisize ibara ry'ubururu isakaje amabati n'amatafari aryubatse kuvasi gushika hejuru ibiti binini biri iruhande yayo ifise amababi maremare n'utwatsi ku kibuga twumye.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Kinindo ryubatse namatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise amabara y'ubururu ayera nayasa nagahama. Imbere yaryo akazu gato gasize ibara ryera risakaje amabati rifise umuryango ibara risa n'ubururu ningazi zitatu ziduga.

Ko'ishengero rikuru ryitwa katurika murutovu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri baje gusenga umwe muri bo yambaye akajipo gagomba gusa n'ubururu n'undi mugabo yambaye agapira agasa n'agahama n'ipantaro yirabura.

IMatana muntara ya Bururi, mumwaka wa kabiri mw'ishuri ryisumbuye ryaho, abanyeshuri bagiye mukaruhuko k'iminota cumi n'itanu hasi muriryo hasize isima n'intebe zitondekeshej'umurongo , ku mpome har'irangi rigomba gusa n'umuhondo hejuru hasiz'irangi ryera.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risize amabara yera kumpande amanuka n'ayaduga, inyuma ibiti birebire bifise amababi menshi, igiti kiriko ibendera ryuburundi rifise amabara asa n'urwatsi rutoto ayasa n'agahama, n'iryera ninyenyeri zitatu hagati.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Kabetzi mu gisagara ca Bujumbura ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risitse amabara asa n'ubururu ku madirisha no kuvyuma bir'imbere abana baho bambaye umwambaro w'ishuri ,ibiti vy'ibigazi bir'imbere bisa n'urwatsi rutoto.

Kwishure ryisumbuye ryo mu ruziba ryubatse namatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, intebe mwishure zikozwe mu biti zitondekesheje umurongo, urubaho gw’irabura atabintu vyanditseko ,hejuru risakajwe namabati ,amadirisha hariko ibiyo, abanyeshure bagiye mukaruhuko k’iminota cumi n’itanu baraza kugaruka.

Mu mahiganwa ahuza abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kw' ishuri ry' isumbuye ryo mu Kamenge, ryubakishije n' amafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri, abanyeshuri baryo bariko barakina umupira bambaye umwambaro wera, bahuye n' abandi bambaye impuzu zisa n' umuhondo. Bariko barakina ku kibuga gifise amabara atandukanye.

Mu mwaka wa kane mw'ishure ritoya ry'i Makamba mu ntara ya Burunga abanyeshure bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu indani mw'ishure intebe zitondekesheje imirongo zikozwe mu biti nta munyeshure n'umwe ahari ku mpome hasize amabara yera hejuru hasakaje amabati.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Giheta, mu ntara ya Gitega, aho biga ibijanye n'ubuhinga, ama mashini atandukanye, imwe iriko iraka n'iyindi ku ruhande iriko iraka, amabara y'ibitabo ari mbere n'amakaye, ikaramu, ibara ry'ubururu ama meza biteretseko, ikaye isa n'ubururu n'iyindi yera.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo murubirizi mu ntara ya Bujumbura umwaka wa kabiri abanyeshure bagiye mukaruhuko k'iminota mirong'itatu, mw'ishuri basize bariko barakora ibiharuro vyanditse kurubaho, ntamunyeshure n'umw'ari mw'ishure, intebe zitondekesheje kumurongo n'izibiti hasi hasiz'isima.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Kanyosha kumpome rifise ibara rigomba kwirabura nirisa muhondo risakaje amabati mbere y'ishure aho abanyeshure bakarabira akaringoti gafise akuguruzo gasa nubururu aho amazi aseseka harateze Imbere yaryo rifise amashurwe atotahaye.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rugazi, mu ntara ya Bubanza, ryubatse ku buhinga bwa none, n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri, rifise imirongo ikika, isize ibara ryera; ku kibuga, hari imodoka, ifise ibara ryirabura, n'ibiti birebire, biteye ku kibuga.

kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kivogero, rifise uruzitiro rwubakishije amabuye, n'ivyuma; umuryango wayo uruguruye, amashuri, asakaje amabati agomba gusa n'ubururu; afise imiryango myinshi, ihita; ikibuga abanyeshuri bakinirako, gifise utubuye.

Mu guteza imbere ibidukikije mu Maramvya bateye ibiti birebire vy'imikaratusi bifise amababi menshi n'amashami meza bigororotse bifise uruzitiro rwubatse n'amatafari imbere yaho hari utwatsi dukeya dusa n'urwatsi ruto.

Abanyeshuri biga kw'Ishuri ry'isumbaye ry'Umukimimba, mu ntara ya Bururi bo mu mwaka w'umunani, bariko barasubiramo bambaye umwambaro wera, n'uwirabura, umwe Bukuru afise indobo isa n'umuhondo, ariko aravomerera Igiti c'Umwembe k'ikiri gitoya.

Kw' ishuri ryisumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, urubaho rwirabura rutanditseko, hasi hasize isima n'intebe z'ibiti zitondekesheje murongo, abanyeshuri bagiye mu karuko k'iminuta cumi n'itanu, baza kugaruka bavuyemwo.

Abanyeshuri, biga ivyo gutumatumanako amakuru, mu gisigara ca Bujumbura, kw'ishure ryisumbuye, ryo ku Musaga, ibikoresho bakoresha, biriko biraka, bimwe muri vyo, biracometse, abanyeshuri, bagiye kuraba ko, mwigisha wabo, yaje; ikaramu iri ku meza, n'ikaye biri hasi, ku ntebe.

Kw'Ishure ry'Inyagasasa, Muntara ya bururi, Abanyeshure Biga Mumwaka wa mbere Bariko bariga, Imbere ikibaho cirabura, Kumpome hasize irangi ryera, Imari isize irangi ryirabura, Hasi hari Isima Abanyeshure Bari mw'Ishure bariko bariga.

Mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, ishuri ritoya, abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri bari mw'ishuri bariko bariga icigwa c'ibiharuro canditse ku kibaho cirabura ariko kitacirabura neza, umwigisha wabo Karore ariko arabishura ku nyishu bari bamubajije.

Mu kibumbu mu ntara ya mwaro amashuri yubatse afise amabati amaze guseruka ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'ubururu abanyeshure batonze ku kibuga imbere yaho gisize isima hasi igomba gusa n'agahama bari ku ruhande rwo hepfo na ruguru bambaye imyambaro itandukanye umwigisha wabo hirya yambaye agapira kera.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rukaramu, ryubakishije amabati yera n'ivyuma biyafashe bisa n'agahama, hasi hari sima isa n'agahama aho bakarabira hari ibara ryera n'isima ku mpome hasize ibara rigomba kwirabura n'iry'umuhondo.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Matana mu ntara ya Bururi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku mame hasize amabara atandukanye harimwo ayagomba gusa n'ubururu, ayera imbere ku kibuga kiriko utwatsi tukeya duse n'urwatsi rutoto, ibiti binini bifise amababi menshi.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri ku ishuri ryisumbuye ryi Ngozi muntara ya Ngozi bariko barakora ikibazo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ikibaho cirabura canditse ko ikibazo abanyeshuri nta numwe araheza bose bariko barakora.

Kw'ishuri ryisumbuye ro mu kivoka mu mwaka w'umunani abanyeshuri barimw'ishuri bariko bariga bambaye umwambara w'ishuri muribo hasi risizisima ku mpome amabara agomba gusa n'umuhondo irigomba gusa n'ubururo rigomba kwirabura umuryango wuguruye abanyeshuri bariga imbere y'umwigisha.

Kw' ishuri ry'isumbee ryo mu Kinama ryubakishij'amatafrari kuva hasi gushika hejuru hejuru risize irangi ryera imbere har'ikibaho cirabura, intebe z'ibiti zihagaze mw' ishuri zasanzajwe n'abanyeshuri, hasi haziz'isima abanyeshuri bari mu karuhuko nta numwe ahari.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, abavyeyi n'abigisha bahuriye mu nama, bambaye imyambaro itandukanye iyirabura, iyera, bicaye ku ntebe z'ibiti zikozwe no mu vyuma, imbere igitambara cera, bariko bariga ku kibazo c'abanyeshure bahiga.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'akarorero mu ntara ya Bururi bambaye imyambaro itandukanye, benshi muribo bambaye izera abandi izigomba gusa n'urwatsi rutoto, umwigisha wabo yitwa Kabura ahagaze muribo ariko arabigisha icirwa c'ibiharuro hasi hari amabara agomba gusa n'umuhondo.

Kabura n'umwigisha yigisha mu mwaka w'icenda mu ntara ya Bururi kw'ishure ry'i Matana, afise amakayi menshi imbere yiwe menshi muri yo afise ibara risa n'umuhondo ariko arakosora ikibazo yabahaye bakoze ku musi wa gatanu, Gakobwa na we ariko arapanga ayandi ku ruhande amuhereza imbere.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza mu ntara ya Bujumbura, abanyeshuri bari mw' ishuri bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye, bariko bakora umwimenyerezo w'ibiharuro babasigiye, bamwe bambaye impuzu zisa n'agahama aband'izirabura abandi zisa n'ubururu amasakoshi yabo ari hasi, bicaye ku ntebe z'ibiti zisize amabara n'izindi bariko bandikirako kumeza.

Kw'isoko nkuru yo mu kinama mu Gisagara ca Bujumbura aho basanzwe badandariza ibikoresho bitandukanye vyo gukora amatara itsinga zisa nagahama izisa n'umuhondo izera izisa n'ubururu n'ubundi bufatisho butandukanye buri mu gikoresho bitekeyemo.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryomu Kagazi mu ntara ya Bubanza abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'amapantaro yirabura abandi bambaye mipira is nagahama n'izindi zitandukanye bariko baratera ivyamwa imbere y'amashuri yabo. Ibiti birebire nyuma yabo inyubako z'amashuri zibakikuje.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'igisozi mu ntara yamwaro abo basanzwe bigira abanyeshuri bo kuva muri ugushikamwo w'umunani yubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ifise acobabikamwo amazi kimanitse hejuru cirabura inyuma yaho umurima w'imyumbati ufise amababi atotahaye.

Ku ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha ryubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse gatatu risize amabara yera ku mpande isakaje amabati asa n'agahama, ibiti birebire harimwo ivy'imyembe, ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima, utwatsi dutotahaye iruhande y'ishuri.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryubakitse n' amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati, ku mpome hasize amabara agomba gusa n' umuhondo, hasi hasize isima, abanyeshure bari mw' ishure bariko bariga, ntanumwe ari hanze.

Muri wa mugambi wa tworore vyinshi twimbure vyinshi abanyagihugu bagiye mu mirima bariko bararaba imirima barimye uko imeze .Muri yo harimo ibitoki imyumbati n'ibiharage, bambaye imyambaro itandukanye yirabura iyisa n'umuhondo n'abandi benshi batonze umurongo barengana hirya.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Imuyinga ryubatse hagati mu banyagihugu, mu mirima y'ibitoke n'imyembe, ibendera ry'igihugu rifise amabara asa n'agahama, ay'urwatsi rutoto, iyera n'inyenyeri ziri hagati. Imirima iri mukwera.

i Bujumbura, mu kigo ndangakaranga c'Uburundi, aho basanzwe badandariza ibikoresho vy'imico n'akaranga vy'Uburundi; abagore bashika kuri bane, bagiye kugura no kwirabira ivyo bacagura, kugira ngo baze kubishira mu mazu yabo; harimwo ibifise amabara y'umuhondo, ayasa n'ubururu n'ayasa n'agahama.

Kw'ishuri rito ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha ariko ibiyo, umuryango winjira usize ibara ry'ubururu, imbere ikibaho cirabura, hasi hasize isima uruhande rwabomaguritse, abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga icigwa c'ibiharuro.

Kuri kaminuza nkuru y'Ingozi, Aho basanzwe bakinira Umupira w'Amaboko, Abanyeshure Bagiye mw'Ishure ariko ikibuga coco gisize Isima. N'Amabara yera ayasa n'Umuhondo, gikikujwe n'ibidukikije bisa neza, Ibiti birebire biri kumusozi bitanga Akayaga

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya rumonge yubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kuvyuma bifashe imiryango hasize ibara ry'ubururu no ku madirisha, imbere ikibuga kiriko utwatsi twumye hirya inzu z'abanyagihugu n'imirima y'ibitoke n'ibigazi.

Kwishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ryubatse namabuye ,rigizwe nintsinga ,nivyuma bisize ibara risa nagahama ,ingazi zidugagira kuva hasi gushika hejuru ,akabara kutwatsi dusa nugwatsi rutoto kari hirya hasi hasize i sima isa nagahama namabara agomba gusa n’umuhondo.

Kw' ishuri ry'isumbuye ry'iMatana mu ntara ya Bururi abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye ibiharuro bariko bariga imbere yabo har' imeza iriko agakombe gasa n'ubururu agacamurongo gasa n'umuhondo ikaramu n'udupapuro twera ,ingwa bakoresha mu kwandika n'imeza y'igiti iri ruhande yabo.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Gitaramuka mu ntara ya Bujumbura ryubakishiye amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome imirongo isize ibara ryera risakaje y'amabati asa n'ubururu, ibendera risfise ibara ry'irwatsi rutoto iryagahama n'igera abanyeshuri mbere baratonze bambaye umwambaro usa n'agahama n'ishati zera munsi.

Kw'ishure ry'i Busiga mu ntara ya Muyinga, ku muryango winjira mw'iryo usize ibara ry'ubururu, inzandiko zera zerekana iryo shure. Inyubako zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru harimwo n'amabuye. Abanyeshure bahiga n'abahungu n'abakobwa.

Indimiro z'umurima w'ishuri, wo mu Rugazi mu ntara ya Bubanza, harimwo ivyamwa bitandukanye; muri vyo harimwo imyembe, amavoka, ivyatsi bitotaye biri hasi, n'ibindi vyumye; abanyeshuri bari mu mashuri, bariko bariga, nta n'umwe ari mu murima w'ishuri.

Kw'ishuru ryisumbuye ryo mu Kabezi mu ntara ya Rumonge risakaje amabati yera, isize ibara rigomba kwirabura, kumurongo usa n'umuhondo kumpande, ivyatsi bitotahaye cane imbere y'amashuri, bisa n'urwatsi rutoto, igiti kininiya, amashugwe imbere.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaza, mu ntara ya Rumonge abanyeshuri benshi bari mu ishuri baricaye, bamwe bambaye umwambaro wera n'uwirabura abandi umwambaro usa n'ipfu amapantaro, n'amashati, umwigisha wabo Paulina ariko arabigishambaye ipantaro yirabura n'agapira kera gafise ibara ry'ubururu.

I Bujumbura mu gisigara ca Bujumbura mu Gihosha ishure ryitiriwe Mpwemu Yera ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru indani hari ibiti vy'imyembe bifise amababi menshi asa n'urwatsi rutoto imiryango yayo iruguruye Kabura na Karire bagiye kw'ishure baratonze.

abanyeshuri biga ku ishuri ry'isumbuye ryo mu kanyoshya bamwe bambaye umwambaro wera n'uw'ubururu bari mu karuhuko bariko barakina bari ku kibuga kiriko utwatsi dutotahaye Cane bamwe harimo abahungu n'abakobwa inyuma yabo hari inyubako basanzwe bigiramo hirya ibiti birebire.

Kw'shure ryisumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega risize amabara atandukanye, ayirabura nay'agomba gusa n'ubururu, ibisa n'umuhondo ku mabati hasize amabara asa nagahama, ibiti binini imbere harimo ivy'imyembe n'icumukaratusi utwasi tugomba kwuma n'utundi dusa nurwatsi rutoto imbere y'ishure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega abanyeshuri batonze umuzingi bambaye impuzu z'amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayatukura ayera ayirabura ayasa n'ubururu umwigishwa w'ababari hagati ariko arabigisha icigwa c'ibidukikije.

Kw'ishure ryisumbuye ry'igitega mu ntara ya gitega nyene aho hasanzwe hari ishure bigirako abana bari munsi y'imyaka itanu kuduga biga mumigwi igifaransa n'icongereza barabakira kuva mu kwicenda gushika no mu kw'icumi inimiro bandikako bayitanze hubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

I Ngozi mu gisagara ca Ngozi, hubatse inzu nziza igezweho, abantu baza bakaratira ijisho, isize amabara yera kuva hasi gushika hejuru, igeretse incuro zine, isakaje amabati agomba kwirabura, hirya imbere yayo hari ikibuga gifise utwatsi dutotahaye n'amashugwe meza, ibiti birebire biyikikuje.

Kw'ishuri ryisumbuye ryi Bujumbura yitiriwe kwikukira yubakisije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru. Amabati yaryo agomba gusa n'agahama. Abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu ku kibuga c'ishuri abavueyi babiri bari bacokuraba bana babo baratashe.

Mu Kanyosha mu Gisagara ca Bujumbura , Ishure ry'intango umwaka wakabiri , abanyeshure barimwishure bariko bariga intebe zirapanze hasi hasize isima isa nagahama kumpome ibara ryera Kumadirisha amabara asa nubururu nibiyo.

Mu mwaka wa kabiri kwicuri ryiisumbuye ryo mu kanyosha mugisagara ca bujumbura ikibaho cirabura abanyeshuri bariko barakora ikibazo handitseko kuva imbere gushika inyuma nta numwe aza gutaha badahejeje gukora kuberako niryo tegeko umwigisha yaabahaye.

Kw’ishure ry’isumbeye ryo mukanyosha mu biko bw'ibitabo, ibitabo vy'ubwoko butandukanye, bitondekesheje ku murongo bibitse bimwe bifise amabara atukura ibindi yera ayasa nagahama ayirabura, birashinze ibindi biraryambitse ku ruhande.

Ishuri ryisumbuye, ryo mu Cankuzo, mu ntara ya Cankuzo, ryubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; ku madirisha, hariko ibiyo n'impapuro, zimanitseko, ku vyerekeye, inyifato y'abanyeshuri; imbere y'aho hari ikibuga, kiriko utwatsi, n'uduti duto duto.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Kivoga ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati urutsinga rutwara amatara ikidobo babikamo amazi cirabura umunyeshuri yambaye umwambaro wera n'ijipi isa n'ubururu utwatsi tukeya turi imbere y'ishuri dusa n'urwatsi rutoto.

Kw' ishuri ry'isumbaye ryo mu Rugazi mu ntara ya Bujumbura ryubakishije amatafar' ahiye kuva hasi gushika hejuru ,ku madirisha hariko ibiyo hamanitse ko inzandiko n'amanota y'abanyeshuri ku mpapuro ku madirisha, hasi hari akabara kagomba kwirabura.

Kw'ishure ritoya ryo mu Rubirizi muntara ya bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. kumpome Risize amabara yera umwigisha w'aho kabora yambaye agapira kera ari imbere y'ishuri abanyeshuri bariko bariga umuryango wugaye usa n'ubururu hamanitse ko inzandiko z'abanyeshuri.

Ishuri ryiza cane ryo mu Kivogero mu ntara ya Bururi gifise uruzitiro rwubatse n'amatafari ahiye ariko ku ruhande hasize amabara, iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rifise ibiti birebire vyiza bifise amashami menshi n'ikibuga kiri imbere c'umucanga.

Ikarusi kw'ishure ryisumbuye ryaho mu mwaka w'icenda, abanyeshure bariko baritegura gukora ikibazo ca Reta bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri n'itanu hasize bakiriko barakora imyimenyerezo umwigisha yabahaye harimwo ibiharuro, intebe zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti hasi hasize isima ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Bujumbura ryitiriwe kwikukira kibakishiya matafari ahiye kuvasi gushika hejuru risakaji ya mabati risize imirongo yera ku miryango hari ibara rigomba gusa n'ubururu twatsi turi mbere n'udushugwe n'iditi kinini bisa n'ubwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Ngagara ryubatse ku buhinga bwa none rifise amabati meza cane risize n'amabara atandukanye : ayagomba gusa n'umuhondo n'ayagomba kwera, utwatsi twiza dusa n'urwatsi rutoto n'udushugwe imbere.

Mu mwaka wa kabiri kw'ishure ritoya ryo kumusaga mugisagara ca bujumbura abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga icigwa c'igifaransa handitseko ku kibaho cirabura n'ingwa zera zifise n'ibara rigomba gusa n'umuhondo abanyeshuri barasoma ico mwigisha yabandikiye.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'iMatana ryubakishijwe amatafari ahiye gushika hejuru , hejuru ifise ibara ryera n'uturongo twirabura , amadirisha ariko ibiyo, umuryango usa n'ubururu , abanyeshure mukaruhuko k'iminota cumi n'itanu , ikibaho cirabura kiri.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu Kinama mu gisigara ca Bujumbura aho abanyeshuri basanzwe babika ibikoresho co kimwe n'abigisha ibitabo amakaye, mu kabati kabo gasize ibara rigomba gusana n'ubururu n'amasandugu hasi hari isima yirabura, intebe n'imeza z'ibiti.

Abanyeshuri b'umwaka wumunani mu ntara ya Bujumbura babatumye ko abavyeyi babo. Babazanye bari mu nama y'ishuri baricaye bariko barumviriza umuyobozi wiryo shuri ariko akoresha inama bamwe muri bo bicaye ku meza z'imbere zifutse ibitambara bigomba gusa n'urwatsi rutoto inyuma ibara risa n'ubururu abandi bicaye ku ntebe z'imbere babumviriza .

Ishure ryisumbuye ryi Gisozi muntara ya Mwaro ryubatse kumpome Risize amabara agomba kwirabura ,intebe zitondekesheje umurongo abanyeshure bicayeko Bambaye impuzu zamabara atandukanye izisa numuhondo ,izisa nubururu umwigisha wabo ari imbere hasi hasize isima.

Kuri kaminuzankuru y'uburundi yubatse ku buhinga bwa none ifise amabara meza cane y'akarorero mu gihugu ububiko bwiza bw'ibitabo bitandukanye vyavuye hanze n'ivyo mu burundi bifise amabara meza asa n'umuhondo ayatukura aya sa nagahama naya andi menshi abanyeshuri baraza bagasoma bagataha banezerewe.

Abanyeshure biga kuri kaminuza nkuru y'iNgozi bakora mubuhinga bwo gukora amatara bariko baraba uko bokora umuyagankuba w'izuba bakoresheje ivyuma bikwega izuba . Bambaye imyambaro isa n'agahama imyitwikiro isa n'umuhondo n'iyisa n'ubururu n'iyera n'utundi turi hejuru tugomba gusa n'umu.

Ku ishuri ry'ubuhiga ryi Kiremba mu ntara ya Makamba mu mwaka w'icenda abanyeshuri bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye iyisa n'agahama iyisa ni yera, iyirabura, imeza ziri mbere bamwe bamwe bafise imashini imbere yabo bariko bariga.

Mu mwaka wa kabiri mw'ishuri ritoya ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega. Abanyeshuri bariko bariga umwuga wo kumenyesha amakuru muri bo bambaye umwambaro wera baricaye .Imeza iri mbere ivyuma n'ibikoresho vyabo umwigisha wabo Kabura yambaye amarori nikoti y'irabura.

Kw' ishuri ry'ubuhinga mu ntara ya Bubanza bigisha ivyerekeye gukora amatara n'ibindi bitandukanye, abanyeshuri batatu bariko bariga Ciza, Butoyi na Bukuru bafise intsinga mu ntoki bariko barakora amatara imbere yabo bafise ikaye yanditseko iri ku meza.

Mu giheta muntara ya gitega, abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye kubumba bafise ibivu muntuki bitakanze, babishize kumeza imbere yabo bariko barahindura ivyo babikuremwo ikibumbano bashaka gukora bashaka gukora isahani.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru yu Burundi mugisagara ca Bujumbura mu kigo co ku Mutanga, bariko barimenyereza ivyerekeye no gucapa ku mpome kwiga no gupima hasi, bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyisa n'ubururu n'iyera.

Mu kigo ciza cane c'ishure co mu Rutovu ryubatse neza cane rifise n'amashurwe menshi kandi asa neza, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibifise amababi asa n'agahama, ibigazi bifise amababai maremere, amavoka, imyembe, akayira abanyeshure bacamwo bariko bararengana batanyagirwa.

mu Ruvogero, mu ntara ya Cankuzo, umurima mwiza, uteyemwo amashurwe, ibigazi; iruhande y'aho, hubatse inyubako nziza cane, zifise amabara yera, n'izindi hirya, z'abanyagihugu; utwatsi dutotahaye turi iruhande y'ivyo bigazi.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi mu ntara ya Ngozi amashure asize amabara yera hejuru, amabati agomba gusa n'ivu ibiti vyinshi vy'ibigazi bihari bifise amabara atotahaye asa n'icatsi gitoto, abantu babiri bari ku kibuga imbere.

Kuri kaminuza nkuru yo murutegama mu ntara ya gitega akayira gakozwe ni kaburimbi ryaheze rimaze kubomagurika ,hepfo yaho uruzitiro gwiryo shure rufise amabara yera nayasa nagahama asize kuvyuma ,ibiti birebire bigizwe namashami menshi namababi bisa neza bitanga agatutu.

Butoyi na Ciza n'abanyeshure biga muri Kaminuza nkuru y'Uburundi mugisata c'ubuvuzi, bageze mumwaka wa gatandatu bariko barimenyereza , bafise igikoresho bariko bararabiramwo, bambaye impuzu zera, bafise ibirato vy'intoki kuntoki n'imeza y'igiti ir'imbere yabo.

Kw’ishure ryisumbuye ryo mu kibezi mu ntara ya bujumbura ryubakisha amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru umwigisha wabo kabura ariko arabasigurira icigwa c’indome abanyeshure bar’imbere bariko barakurikira ,imeza y'ibiti yateretseko ibikoresho inyuma yiwe ikibaho canditseko amajambo.

Imuyinga inzu z'abanyagihugu zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje amabati inyuma yaho hari ivyatsi birebire harimwo n'ibisaka bifise amabara asa n'urwatsi rutoto n'ivyamwa vy'abana barya.

Kw' ishuri ry'isumuye ry'iMatana mu ntara ya Bururi ryubatswe n'amatafar' ahiye kuva hasi gushika hejuru abigisha babo barasohotse umwe yitwa Bukuru uwundi yitwa poro yambaye umwambaro usa n'ubururu uwundi agapira gafise uburongo butandukanye ku mpome hasize n'amabara asa n'agahama, ibiti n'amashurwe bir'imbere y'ishuri.

Kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu Gisagara ca Bujumbura mu kigo tso kumutanga, inyubako zisitse amabara yera kuvasigushika hejuru zigeretse kabiri abanyeshuri bari mu ishuri bariko bariga ibyatsi biri mbere y'ishuri bigizwe no twatsi dutotahaye, ibiti vy'umwembe birebire bifise amababi menshi.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi mu gisata c'ubuhinga, aho basanzwe bakorera amanama, abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu, intebe n'amameza zitondekesheje umurongo, zikozwe mu biti, hasi zihagaze ku vyuma, hasize ibara rigomba gusa n'ivu hasi.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi yubatse neza mu buryo bwa kijambere isize amabara yera hari ibidukikije bisa neza ibiti, amashurwe, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, amababi menshi, akayira gasize isima n'amatara yaka iruhande y'ibarabara.

Kw'ishure rikuru ry'ingozi biga mugisata cindimi abanyeshure batonze bariko bariga umwaka wakabiri bambaye umwambaro utandukanye ,kagabo niwo munyeshure Ariko arabasigurira ari Imbere yambaye ishati yirabura.

Kuri kaminuza nkuru y'ingozi mu gisagara ca Ngozi ishure ryiza cane yubatse ku buhinga bwa none, risize amabara yera irangi risa nagahama ku miryango no ku vyuma, abanyeshure babiri bagiye kw'ishure umwe yambaye ishati yirabura uwundi agapira kagoma gusa nagahama, utwatsi dusa nurwatsi rutoto turi imbere y'ishure.

Ku ishuri itoya ryi Matana mu ntara ya Bururi aho abanyeshuri basanzwe bigira intebe z'ibiti ziri mu ishuri ibihome bisize amabara yera ku madirisha ari igitambara gifise ibara rigomba gutukura amatara mu ishuri ariko araka.

Uwo mukobwa n'umunyeshure asanzwe yiga kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi mu vyerekeye amatara. Ariko arapima arabe ko amatara yahejeje gukora. Afyonze ku kantu gasa n'agahama n'akandi gasa n'urwatsi rutoto. Yambaye umwambaro usa n'ubururu, agapira gasa n'umuhondo n'umwitwikiro usa n'umuhondo.

Kuri kaminuza nkuru y'uBurundi mugisagara ca Bujumbura, abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga bambaye imyambaro itandukanye bicaye ku ntebe zisa n'ubururu abandi zirabura niz'ibiti zikozwe no kuvyuma imbere n'inyuma hari ikibaho c'irabura ,kompome hasize amabara yera, hejuru amatar'arikw'araka.

Kuri kaminuza nkuru yi Ngozi mu gisagara ca Ngozi ryubatse neza uruhande runini basomeramwo ibitabo hari intebe n'imeza bicarako bariko barasoma ibitabo abahungu n'abakobwa baraza bakiga bagatora igitabo bashaka gusoma bakaraba.

Kuri kaminuza nkuru y'ingozi mu gisagara ca Ngozi, yubatse ku buhinga bugezweho ifise ukuntu iteye hejuru amatara ariko araka ,ku mpande n'impande hasize ibara ry'ubururu aho basanzwe babika ibikoresho vy'abanyeshure.

Kuri kaminuza yo mu Kinindo yitiriwe "Umuco", umwaka wa kabiri abasanzwe biga ivy'ubuhinga, bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu. Nta munyeshure n'umwe yasigaye mw'ishure, intebe ziragaragara, zikozwe mu biti n'ivyuma. Amabara asize k'umpome, hari amabara atandukanye, ayagomba gusa n'umuhondo.

kw'ishuri ryisumbuye ry'imatana mu ntara ya matana ryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru umuryango winjira mu bwiherero uruguruye ufise ibara risa n'ubururu hacafyeko ko ari ubwiherero bw'abagabo hasi hasize amabara yera umuringoti utwara amazi ugomba gusa n'ugwatsi rutoto.

Kuri kaminuza yisumbuye yo mu Kinindo, yubatse n'impome zisize amabara yera, ku madirisha ibara risa n'ubururu, hasi risize isima isa n'agahama, igeretse kabiri, ingazi zidugagira ku ruhande rwo hejuru iyo abanyeshuri bagiye kwigira.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi abanyeshure bo mumwaka wakabiri mugisata c'ubuhinga bafise umukino w'amaboko bariko barakina bari kukibuga gisize isima hagati yabo hari urusenga bacisha hejuru umupira baravye hejuru bamwe bambaye impuzu zisa nagahama abandi izera.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi mu ntara ya Bujumbura, ryubakishije amatafari ahiye, ku mpome haryo hasize ibara ryera, umuryango ufise ibara ry'ubururu handitseko urudome E n'ibiharuro mirongo itanu na bitanu, rirugaye hasi hasize isima isa n'agahama.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'ingozi ryubatse neza k'ubuhinga bwa none risize ibara ryera kumpome k'umiryango no kumadirisha Hariko ibara risa nagahama abanyeshure babiri batonze kw'ishure umwe yambaye ishati yirabura uwundi agapira gasa nagahama imbere hari akatsi gasa n'ugwatsi rutoto.

Kuri kaminuza nkuru y'Ingozi mu gisagara ca Ngozi akayira kegera kagana aho amashuri atumbereye musi yaho hari ibiti birebire vy'imyembe ni vy'imikaratusi n'utwasi dutotahaye abanyeshuri bari murivyo bambaye imyambaro itandukanye bariko bararaba umwembe.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu kigo co ku Mutanga abanyeshure basanzwe biga ivyitumatumanako amakuru bagiye mu karuhuko imbere yabo hari amamashini atandukanye n'intebe bicarako n'imeza zisize ibara ryera, amamashini yose arazimije.

Mu gihogazi bariko barubaka Ishure aho abajejwe Intwaro bakoraniye hamwe n'ibikorwa rusangi bafise imipanga n'ibipawa bariko barayora isima bagiye kubaka ikirasi kigiye kongerezwa ko vyahorabihari benshi muri bo bambaye imyambaro itandukanye harimo yifise amabara y'ubururu n'izanagahama n'izera.

Kw`ishuri ryisumbuye ryo mu Kibumbu mu ntara ya Mwaro ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risakaje amabati, Ikigo kirimwo ivyamwa bitandukanye n'amashugwe, Kagabo yicaye hasi hirya gato Minani ariko aduza ibendera ry'igihugu.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kinindo, ryitwa Cubahiro, ryubatse neza, kuva hasi gushika hejuru, risize amabara meza, harimwo ayera; amabati yaryo, asa n'agahama; rigeretse kabiri; imbere, ikibuga ciza bakinirako umupira w'amaguru, hirya gato, risize amabara yera, n'ayagomba gusa n'agahama.

Kwishuri ibikure ryi Ngozi mu ntara ya Ngozi mu kayira abanyeshuri basanzwe bacamo kugira ntibanyagigwe. yohana ahagaze imbere y'agakinga k'iwe inyuma y'iwe uruhome gubakishise amabuye rufise n'amabara yirabura amashurwe atandukanye ari mbere y'ishuri.

I Muyinga mu gihugu cu Burundi akabarabara, kagenda kw'ishure ry'isumbuye aho basanzwe babika imbuto yibiraya nibitoki yubakishije amabati utwatsi dutotahaye hirya Ibiti birebire.

Kw' ishuri rikuru ry'iNgozi mu gisata c'ubuhinga abanyeshuri bo mwaka wa kabiri aho basanzwe bigira hasi hasize isima isa n'agahama uruhome rwayo rufise amabara abiri atandukanye, mu nfuruka hari akagopo basanzwe bashiramwo umucafu ibipapuro n'ibindi batereramwo.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rugazi mu ntara ya Bubanza ryubakishije amabuye kuva hasi gushika hejuru n'amatafari ahiye n'ivyuma birifashe, imiryango isize irangi utwatsi dutotaye turi iruhande ry'iryoshuri.

Kuri kaminuza nkuru y'Igitega yubatse mu gisagara gikuru ca Gitega, isize amabara yera n'ibiyo ku ruhande, inyuma y'aho amazu y'abanyagihugu basanzwe babamwo, imirima y'ibitoke ifise amababi maremare n'amazu ku ruhande.

Kwishure ryisumbuye ry'ingozi mu ntara ya ngozi yigisha ivyerekeye kuvura amagara y'abantu ,iryubakishe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara atandukanye harimwo na yera ku muryango wa mbere bakiriramwo abaje kwivuza.

Kw'ishuri ritoya ry'i Matana mu ntara ya Bururi, ryigisha abana bafise imyaka itanu kuduga. Urwandiko rubahamagarira kwiyandikisha rumanitse ku gihome c'iryo shuri. Ruriko amabara asa n'umuhondo, ayirabura na yera. Iryo shuri hariko ibihomoke hasi bayoye.

Kuri kaminuza nkuru mu gisagara ca Bujumbura yitiwe Ubwitonzi ,igeretse gatatu abanyeshuri bar'imbere bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyera ibiti bisa n'urwatsi rutoto vy'amashugwe bitotaye cane kumpome z'ishuri hasize amabara y'ubururu n'ayandi agomba kwera n'ayagomba gusa n'agahama.

Kw'ishuri rikuru ry'i Ngozi mu gisata c'ubuhinga aho abanyeshuri biga ivyo kwubaka bakorera mu bintu bikora umucanga, ikigapo kininiya kirimwo umusenyi mwinshi, indobo zifise amabara asa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu, utwatsi turi iruhande n'inyubako.

Muri kaminuza nkuru y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura aho basanzwe bigira abanyeshure batoye ikibazo ca leta barafise ibigo vyiza bifise utwatsi n'ibiti bisa neza bitanga akayaga abantu baraza bakaruhukiraho.

Kw'ishure rikuru ry'Imakamba ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, aho abanyeshure baca bagiye kwihagarika, abahungu aho bugururira amazi, abana barakora isuku, ariko abakobwa bobo bagenda badakoze amasuku cane.

Abanyeshure bo kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi basanzwe biga ivy'ubuhinga, Kabora na Yohana bariko barakora imashini, bambaye isarubeti isa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru n'ibirato vyirabura n'amashesheti yirabura, Yohana yambaye agafukamunwa kirabura uwundi yambaye agafukamunwa kagomba kwera.

Abanyeshuri biga mumwaka w'icenda mu ntara ya Bururi bariko bariga abandi bariko barakora ikibazo Bukuru yambaye agashati gafise amabara asa n'agahama n'utundi tubaraha twinshi n'ipantaro igomba kwirabura afise terefone kw' ivi.

kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisigara ca bujumbura aho basanzwe bigira ibijaye n'ubuhinga abigisha babiri bavuye mu mahanga baje guteza imbere igisata co kwigisha muvyo guteza imbere amatara, bambaye agapira gasa n'umuhondo umwe uwundi agapira kagomba kwirabura baricaye ku ntebe z'ibiti bariko baraganira.

Kabanyana ni umwana w'umukobwa yiga kw' ishuri ryisumbuye ry' i karusi mu gisata c'ubuhinga, yagiye kw' ishuri kurondera igitabo ashobore gusoma ibijanye n'icirwa ariko ariga. Ntaragitora ariko ararondera, aricaye, yambaye agapira kirabura, afise n'imishatsi miremire.

Kuri kaminuza nkuru yu Burundi, mu gisagara ca Bujumbura mugisaata c'ubuhinga mu mwaka wa kabir,i abanyeshuri bai mu karuboko k'iminuta cumi n'itanu iyimeza zikozwe mu biti n'intebe ziri mw'ishuri, zikozwe no mu vyuma amatara ariko araka imbere no hejuru.

Minani n'umunyeshuri asanzwe akora ivyo guterateranya Imbaho muri kaminuza nkuru ya Ngozi, yambaye igisarubete cirabura n'amarori amufuka mu maso n'ikindi afise yambaye kuntoki kimukingira gusha.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu kigo co ku Mutanga aho abanyeshuri basanzwe bigira akayira kagenda aho uburongozi bukuru busanzwe bukorera hasize isima hejru hasakaje amabati ivyuma biyifashe bisize amabara asa n'agahama.

Kabura n’umunyeshuri gakuri kaminuza nkuru yu Burundi yiga mubijanye n'ubuhinga, yambaye umwambaro usa n'ubururu kuva hasi gushyika hejuru ikirato ciyabura amashesheti asa n'umuhondo n'umwitwikiro usa n'umuhondo, ariko yubaka inzu y'amatafari kuva hasi akoresha agapimisho gasa n'ubururu, inyuma y'iwe hari abandi banyeshuri.

I Bujumbura mu gisagara hagati ishuri rikuru ryigisha ubuhinga muri kaminuza rigetse inshuro nyinshi ku ruhome ariko n'ivyatsi vyaduze hasi utwatsi dusa neza dusa n'urwatsi rutoto imbere ibarabara n'ibiti biri mbere y'amashuri.

Abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu kigo co ku Mutanga, biga mu gisata c'indimi, abakobwa n' abahungu, bicaye mw'ishure bariko bariga. Bambaye imyambaro itandukanye. Ku mpome hakingirije ibitambara harimwo icera, igifise ibara risa n'agahama n'irisa n'umuhondo. Umukoresha wabo, ariko arabigisha ukwo bakwiye gukora kugirango bazoshike kuco bifuza.

Abanyeshure biga ivy'ubuhinga mu ntara ya Ngozi, bafise akanyamuneza kenshi baranezerewe abahungu n'abakobwa, bambaye impuzu zifise ibara ry'ubururu kuva hasi gushika hejuru, n'uwundi yambaye iyigomba kwirabura. Impamvu banezerewe ni uko igikorwa babahaye bagikoze ku mashini.

Kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu kigo c'Ikiriri, abanyeshure basanzwe biga ivyo gukora amatara, bari mw'ishure bariko barakora ikibazo, bambaye umwambaro w'ubururu kuva hasi gushika hejuru. Abigisha b'abo babiri bariko barabakoresha ikibazo.

Mw' ishuri ry'isumbuye ryo mu giheta mu ntara ya gitega ryubatse neza ku buhinga bugezweho risize amabara yera ku npome indani mw'ishuri intebe zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti n'ivyuma vyirabura hasi hasize isima abanyeshure basanzwe biga muri iryo shure ryo mu mwaka w'umunani bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyerekeye ubuhinga kuri kaminuza nkuru yu Burundi, baranezerewe kubera ko umwimenyerezo bariko barakora babitoye nkuko umwigisha yababariye, bambaye umwambaro usa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, uwundi yambaye uwugomba kwirabura, abandi inyuma bariko baragerageza barabe ko babishobora, amatara hejuru ariko araka.

Kuri kaminuza nziza cane, mu gisagara ca Bujumbura, yigisha ibijanye n'ubuhinga bwo kuvura, isize amabara yera hejuru, amabara asa n'agahama ku mabati, imbere y'ayo hateye utwatsi dutotohaye dusa n'urwatsi rutoto n'amashugwe ariko aranaga.

Kuri kaminuza nkuru yo muntara ya Cibitoki yubatswe ku buryo bwa none yakira abanyeshuri benshi bavuye mu bihugu bitandukanye abanyeshuri baraza bakahakura ubumenyi yubaswe rifise amabara asa n'umuhondo ayera ibiyo ibiti vyiza bishajije biri mbere utwatse dutotahaye tufise akabiri gasa neza.

Kuri kaminuza nkuru y'Ingozi, abanyeshure basanzwe biga umwuga wo kubarira, bambaye imyambaro isa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, Ciza, Kagabo na Yohana, Yohana we ariko arasona afashe imashini.

Ishure rikuru ry'i Ngozi ryigisha ivyerekeye kuvura mu kubungabunga amagara y'abantu rigeretse incuro zirenga zitandatu rifise amabati agomba gusa n'ivu n'ibiyo biri ku ruhande, ibiti birebire n'amashurwe bisa n'urwatsi rutoto biri mbere y'iryo shure.

Kuri kaminuza muribiburundi mu gisigara ca gucumbura mu kigo co ku mutanka yubakishije amatafari ahiye kufasi gushika hejuru isize mu murongo ibara yirabura abanyeshuri batatu n'mw'igisha wabo yambaye i kansu yera yifashe mu mipfuko bahagaze imbere nishuri.

kw'ishure ryisumbuye ry'Imatana mu ntara ya Bururi ,abanyeshure biga ivy'ubuhinga mu mwaka wa kabiri bariko barakora amatara nk'uko mwigisha yabigishije. Kabura, Yohana na Kagabo ni bo bariko barabikora abandi batashe ,bambaye ibintu mu maso no mu mutwe no ku ntoke.

Ikibanza ciza gishagije kibere ijisho gifise utwatsi dusano twatsi rutoto udushurwe tukase cane inzu zisize amabara meza yera imirima y'ibitoki ishajije ifise n'imyembe ku ruhande n'amazi y'abanyagihugu kirya.